Inyubakwa nziza cane igeretse umuduga, impande yayo ibiti, izindi nyubakwa hirya no hino ikibuga cogukiniramwo umupira w'amaboko.

Inzu iboneka uruhande gw'inyuma kurugworuhande hakaba hafatanye nakazu gatoya kariko ivyandiko vyerekana ko ari akazu kasugumwe aho abahungu baja naho abakobwa baja, hari ingazi idugayo.

Akazu ka s'urwumwe kubatswe ku buhinga bugezweho, kari mu nzu yako isakajwe amabati. Ariko birakenewe ko hakorerwa isuku aho ako kazu ka s'urwumwe kari.

Akazu ka surwumwe, harimwo ibikoresho vyo kuhagirira isuku, ariko impande yako no kumpome, haboneka nabi hacafuye , bisaba ko hokwitwararikwa mu buryo bwo kuhagirira isuku canke kuhasubiramwo .

Iyo urengutse ahari akazu ka sugumwe ugaca ubona ivyandiko bikwereka aho uja ntuheza ngo uzimagirike kuko uba wamaze kubona aho igitsina gabo kija naho igitsina gore kija, bica bikorohera cane.

Abantu benshi cane na canecane b'imiyabaga baboneka nkabarorerezi barahantu mukibuga bariko bararorera urukino gw'umupira w'amaboko, abariko barakina uwomupira ntibaboneka.

Kubunywero bwo kw'Ibereshi ubuzu bwasugume bwaho buracafuye burateye isoni. Igihe ninjirayo Aho igitsina gabo kija narishwe nisoni n'ubwoba, birasaba KO abajejwe intwaro bobikurikirana.

Utuzu twa surwumwe kenshi udusanga ahantu hatagutse, ari mu mpagatane, ikindi hari n'igihe usanga atasuku rikwiye rihari naho ibikoresho vyo kugira isuku biba biri ku ruhande. Birasaba rero kwitwararika kuhagirira isuku.

Akumba gato kagizwe n' impome zisa n' umuhondo. Muri ako kumba hakaba harimwo ahantu hategekanijwe ho gukarabira, munsi yaho hantu hakaba hasizwe n' amabara yera.

Kwinonora imitsi birakenewe cane hari nabahitamwo kubicisha mu nkino baba abakuze canke abakiri bato n’urukino rw’umupira wamaboko bararukoresha cane kugirango binonore imitsi.

Abakinyi b'urukino ruri mu bwoko bw'umupira w'amaboko hari abamaze gushika mu kibuga bariko barakina n'abandi bariko bararorera bamwe bicaye abandi bahagaze muri abo batariko barakina harimwo abandi bakinyi nyi bambaye impuzu zisa n'ubururu.

Inyubakwa ifise amabati asa norwatsi io rutoto imbere yayo hari ikibuga aho bakinira umupira uwo amaboko caba ikibuga yaba iyo nyubakwa vyose bibere ijisho, kubera vyubaswe mu buryo bwa kija mbere.

inyubako zutuzu twasurwumwe zo kwishure iwacu uhashitse ntuzimagirika kubera ko hari ibimenyetso vyerekana abahungu iyo baja n'abakobwa iyo baja mbere biranacafyeko

Kwinonora imitsi ni kimwe mu bintu nkenerwa cane haba ku bantu b'igitsina gore canke b'igitsina gabo. Ubu turabisanga cane cane no mu nkino zitandukanye, zaba inkino z'umupira w'amaguru, zaba inkino z'umupira w'amaboko, usanga navyo nyene babikoresha mu bijanye no kwinonora imitsi.

Urome rw'inzu, ariko umuryango wugaye wo muryango ukaba ufise irangi ryera hejuru hari ivyandiko vyanditse mu gifaransa vyerekana ko ari aho akazuka surwumwe.

Ahantu hacafuye cane hari imbere munzu bigaragarako hari ubuzu bwa sugumwe cane cane aho abantu bigitsi na gabo bihagarika

inzugi zishika kuri zine rumwe ruboneka rwuguruye izindi zegetseko ziri ahantu mu tuzu duto duto bishoboka ko ari utuzu twasurwumwe two ku mashure kanaka kandi izo nzugi zimeze nk'izicafuye.

Kw'ishure iwacu ubuzu bwa sugumwe buguma bwugaye bubiri n'ubwabana b'abigeme ,ubundi bubiri nabwo hajamwo abana b'abahungu hari n'iyindi ku ruhande yisa n'iyabigisha bacu.

Ikibuga kiri iruhande y'inyubakwa bishoboka ko ari inyubakwa z'amashure, abantu batatu bari mu myaka yigiye imbere gato bariko barakina umupira w'amaboko, hirya gato hariyo abandi bantu bamwe bicaye m'utwatsi abandi bariko bararengana.

Inyuma y'inyubakwa zigize ishure ryacu, niho bagiye barashira ibibuga bimwe bimwe bikinirwamwo umupira n'ikibuga kimwe mu nkino zikinishwa amaboko niho bagishize.

kwishure iwacu haragutse cane yaba amasomero twigamwo usanga yagutse eka nimbere y' amashure nahonyene uhasanga ikibuga cagutse cane ntiwobura ahukinira mumukino wose uba ushaka gukina.

Ubuzu bwa surwumwe bwo kw' ishure iwacu, usanga handitse ku muryango ahagenewe abahungu n' ahagenewe abakobwa , bituma muhungu canke umukobwa atajuragirika, kubera ko aramenya ahaja vyoroshe.

Unomunsi kwishure ryacu twari turamutse twinonora imitsi dukina inkino zitandukanye mugihe abandi bari bakiriko barakina abandi barorera ingene abanyeshure bakina umupira twebwe nabagenzi banje twaciye tujahantu turifotoza

Kw'ishure hariho umurwi w'abana bato bakina umupira Kandi bafise n'umumenyereza mwiza caneyanariko arabitaho misi yose kuwa gatandatu, wamubasanga mu mwambaro wabo wo gukina bariko baramwumviriza badakubita n'urugohe.

Abana b'abigeme usanga bafise udukino twabo tudasanzwe kandi turyoshe. Hari nabo usanga mu nkino zabo bafata amashi bakayakubita kuyandi bongera basimbagurika mu kirere babiri babiri barabanye. Usanga biryoshe cane.

Ni vyiza ko mu kazukas urwumwe habamwo igikoresho bashramwo amazi ico kwagirira isuku, ariko, kandi niyo bishitse ku nkome hakabomagurika canke akononekara mu wundi buryo ni vyiza kwasubiramwo.

Akazu ka surwumwiwe kadakorewe isuku umuntu arashobora kuhandurira ingwara izo na zo n'inkamacinya korera inzoka zisanzwe canke amibe n'izindi n'izindi.

Unomusi duhejeje ivyigwa vyacu twaciye tuja hamwe baca badufata ifoto. Twari twambaye umwambaro wacu uturanga usa n'ubururu ariko Kariwabo we yagumye yiyambariye agapira gatukura. Hari n'abandi beshi batambaye umwambaro uranga ishure n'ibikorwa dukora.

Abana b'imiyabaga, bishoboka ko ari abanyeshure, nta mwambaro w'ishure bambaye ariko bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, bamwe bari mu kibuga bishoboka ko bariko barakina umupira abandi bari ahantu barorera abakina, hari n'abandi bariko baratambuka.

No mu mashure y'intango canke ayisumbuye hariho umwanya wo kwinonora imitsi ku banyeshure no kw'ishuri iwacu ku musi wa gatatu tuba turiko turi nonora imitsi mutwatsi turi impanda y'ishure usanga hari nigihe tuba turiko turasimbagurikira hejuru hari umwigisha canke umunyeshure abiturongoyemwo.

Inyubakwa ifise impome zishaje impande y'iyo nyubakwa hari ubuzubwasu bw'umwe bufatanye nayo kandi hariho ibimenyetso biranga aho abahungu baja n'aho abakobwa baja bishoboka ko ata muntu yozimagirika agiye muri ubwo buzubwasurumwe.

Ku mashure nka yose barategekanya bakubaka ibibuga vy'inkino z'umupira waba umupira w'amaboko, waba umupira bakinisha amaguru no kw'ishuri iwacu ivyo bibuga baravyubatse haba no kubahitanwo gukina inkino z'amaboko.

Ubuzu bwasubwumwe bwo kw'ishure ritoya rya nyabikere buracafuye cane naho worara urakoresha amazi gute ntivyoshoboka ko busubira kumera neza kuko biranasaba kongera gusubira kuhasiga irindi rangi no kuhakora neza.

Akabati gaciwemwo ivyumba bine, nta nzugizi kariko. Ibiri imbere biriko bishoboka ko bimwe murivyo ar'imiti ivura ibitungwa canke ibindi bintu.

Abantu babiri, umwe yambaye umwambaro wera, bafise ivyo bariko barihweza, biboneka ko ari ubushakashatsi bariko barakora. Biraboneka ko babishizeko umwete n'umutima wabo wose.

Abakora ahabera ubushakashatsi canke abagendayo rimwe rimwe bivanye nivyo bakeneyeyo, birasaba ko bikingira mu buryo bw'inyambaro, kubera ko hari ibintu vyinshi usanga bavangavanga bishobora kubatera ingorane. Bisaba kwikingira haba no ku munwa, mu minwe, n'ahandi.

Uruhome rw'inzu ruboneka igice kimwe hejuru hasakajwe amabati hari igihome naho nyene bishoboka ko ikiriko irubakwa hari n'imiringoti ijana amazi.

Ahakorerwa ubushakashatsi hategereza kuba ari ahantu h'isuku hari amazi, kandi hakaba n'ibikoresho vyose bikenewe kugira ngo bikunde uwuri ko arakora ubwo bushakashatsi canke uwuriko arahigira yoroherwe, kandi abe ahantu hari isuku rikwiye.

Abantu batari bake bari ahantu bakora ubushakashatsi nigitsina gabo ahanini bafise ivyo bariko barihweza ibindi kumeza muvyo bambaye harimwo ivyo kwingira iminwe no kumunwa.

Imiryango itarimike y'ububati iri mbere mu nzu hari iyiri hasi n'iyoiri haruguru ikaba yose ihometse ahantu ku ruhome muri iyo miryango harimwo umwe uwuguruye, ariko iyindi yose iri ugaye.

Uyoturi ahabera ubushakashatsi n'ubuhinga canke iyo vyashitse bakaza ivyuma vyabigenewe aho dusanzwe twigira; kigeme yama aba uwambere mukwishura ibibazo umwigisha ariko arabaza; kandi afise r'urupfasoni kubera mukwishura yama abanza agahaguruka. Iyoyishuye duca tumukomera amashi.

Ibikopo vyinshi cane biri ahantu hameze nkakabati biragaraga ko ivyo bikopo bishobora kuba birimwo imiti canke ibindi bintu vyogukora ibindi bintu bitandukanye

Abigisha abanyeshure canke abo bose bakora ahabera ubushakashatsi iyo bariko barakora ibijanye nubushakashatsi canke bavangavanga imiti niyindi birabasaba ko bambara ubufukamunwa kuko bishobora kubatera indwara canke bikabagirira izindi ngarukambi kumubiri

Ca kibumbano kimeze nk'umuntu dukorera ko ubushakashatsi iyo turi mu cirwa co kwiga ibihimba bigize umuntu bagihagaritse ahantu hejuru kugira ngo abana bakiri bato ntibahave bakimena.

Ahaber'ubushakashatsi no gupima ibintu bitandukanye kw'ishure iwacu, baheruka kuhuba ububati bwiza cane, kandi barubaka nahazoja mazi kugirango bikunde ibikorwa vyose bikunde ibintu vyise bikorerwayo ,bikorweyo vyoroshe kandi bimez neza.

Ahakorerwa ubushakashatsi hagapimirwa n'indwara kanaka, k'wivuriro ritoya ryo mu Buyenzi, usanga mu bubati bwaho barahabitse imiti itandukanye : iya malariya, hamwe n'ibikoresho bakoresha iyo bariko baroza ibikomere.

Abantu batatu b'igitsina gabo, inyuma yaho har'wundi aboneka umutwe gusa, bar'ahantu hasukuye bambaye ubufukamunwa hamwe n'ibindi bikingira iminwe yabo, bishoboka ko bariko barakora ubushakashatsi canke har'ibindi bariko barapimi.

Ahabera ubushakashatsi haba kw'ivuriro, mu mashure n'ahandi, muri iyo nyubakwa usangayo amazi adahara kubera ko amazi ni ngirakamaro cane, barayakenera mu kwoza ibikoresho bitandukanye, gukaraba iminwe n'ibindi n'ibindi.

Kumashure usanga harih'ikibanza cagenewe gukoregwamwo ubushakashatsi canke bakakibikamwo ibikoresho abanyeshure bakoresha mukwiga. Ninacogituma no kw'ishuri iwacu mubikoresho usangamwo ikibumbano kimeze nk'umuntu. Ico nabonye abanyeshure baragikorerako ubushakashatsi.

Ibitabo bitari bike mu bubiko bwavyo, bikaba biri ku meza, haruguru yavyo ku ruhome hamanitse isanamu, iriko umwana yambaye agahuzu ko munsi gusa, bishoboka ko ari isanamu yo kwigirako ibihimba bigize umuntu.

Uwusanzwe akora mu bubiko bw'ibitabu, kw' ishure ryacu , yaranasavye ko yokora akazi k' ubuzamu, kuriryo Shure, arinaco gituma ivyaba yaryamyeko, usanga yabizingazinze neza, agaca abijana aho akorera , akabibika hejuru yaho abika ibitabu.

Uwujejwe ibitabo kw'ishuri iwacu, yahisemwo n' uguca yirariraho, ivyo biramufasha guca aronka umushahara wiwe incuro zibiri, iyo rero uharengutse usanga ivyo yarayeko, aca abizinga neza akabimanika hejuru y' ububiko bw' ibitabo.

Utwatsi twiza cane dutotahaye, hari ibarabara hagati muri two, riduga ahandi hari amazu menshi cane, bishoboka ko amwamwe ari amashure. Hari irindi barabara riduga hino y'ivyo vyose

Umwigisha w'isomero ry'umwaka wa kane yaribarutse mu mezi abiri aheze akana yama agenda kw'ishure agaheze mu mugongo akigisha agahetse kandi ntaco vyicira abanyeshure yigisha barabiryohererewe.

N'ivyiza ko umwigisha akoresha ikibaho iyariko arigisha, iyo ariko arababaza utubazo dutandukanye abanyeshure, kuko vyose bituma abanyeshure bavyibonera n'amaso yabo, bagaheza bagatahura ivyarivyo.

Imiryango itari mike irenga ine hariko irangi risa n'ubururu imwe muriyo irugaye iyindi iboneka y'uguruye.

Amazu atari make ari hirya y'ikibuga, hejuru yayo mazu hari igicu ciza cane gifise amabara abiri, rimwe risa n'ubururu irindi ryera.

Intebe nyinshi cane ziri ahantu mw'isomero ziratondetse muburyo bw'igitanagaza bubereye ijisho zigizwe n'imirongo ishaka kur'ine.

Imbuga niniya cane, ibendera ry’Igihugu c'Uburundi rihungabana mukirere, inzu zitarinke, hirya ibiti bisagaraye vyiza cane bitotahaye.

Intebe zitonze ku murongo ziboneka igice, aho bashira ubucafu, impande y'uruhome, bishoboka ko vyose biri mw'isomero aho abanyeshure bigira.

Akazu gato gafise imiryango ibiri yuguruye, bishoboka ko ari akazu ka sugumwe. Kari hagati y'impome zibiri z'inzu. Imbere yako kazu, hari umugabo ahetse akantu mu mugongo, yafashe n'amaboko abiri ayarabisha imbere.

Abana b'abanyeshure batari bake bariko barakina mu kibuga. Imbere y'aho bigira. Hari n'ibendera rishinze muri ico kibuga . Hakaba n'ibiti bibereye ijisho bisa n'urwatsi rutoto.

Intebe nyinshi zitondetse kumurongo ziri ahantu mwisomero , Imbere hari ikibaho kiriko ivyandiko impome zisize ico kibanza cisomero zisa numuhondo.

Abanyeshure biga mu mwaka wa mbere mu mashure y'intango, usanga ari benshi cane. Ninaco gituma, kw'ishure ry'intango ryo mu Kabezi, hari imyaka yambere itandukanye, agahungu kanje kiga mu mwaka wa mbere B.

Udutebe twiza cane tubereye ijisho n'utw'abanyeshure two kwicarako, dutonze kubironka mw'isomero, irangi risize kurutwo dutebe risa neza cane.

Inyubakwa y'ishure ry'intango ryo mu Rusamaza ni zirezire cane zifise n'imiryango myinshi kubera higa abanyeshure batari bake , hari ibiti vyinshi cane bikikuje hirya no hino n'imisozi miremire ibereye ijisho.

Inyubakwa zibiri zikikuje ikibuga, kiberamwo umupira w'amaboko. Muri izo nyubakwa harimwo iyifise impome zifise irangi risa n'umuhondo. Hari ibiti inyuma y'izo nyubakwa hakaba na bimwe bimwe biri imbere yazo.

Abana batoya bambaye umwambaro w'ishure ry'intango, bariko baratambuka baca imbere y'amasomero iyabo , hari n'abandi bana batari bake bari imbere y'amasomero, muri abo bariko baratambuka harimo abafise ibikoresho mu mugongo uwundi afise i safuriya muntoki.

Ishure ritoya ryo mugitaza ,rigizwe n'inyubakwa nziza cane ry'igorofa, mumarangi ayigize harimwo ayasa n'ubururu, n'ayera ,imbere hari ibiti n'utwatsi bisa neza cane bihabereye.

Akazu kaboneka uruhande rumwe kubakishijwe ivyuma hejuru ntamabati akariko hari igiti gisagaraye kikari iruhande kiboneka uruhande rwoharuguru hirya hari amazu ataboneka hari n' umuntu afise agakinga muntoke .

Ikigwati kirimwo amazu menshi bishoboka ko murico kigwati harimwo ninyubakwa zamashure. Hari igiti kiboneka uruhande rumwe, imbere yayo mazu hakaba nutundi twatsi rwiza cane dusa nurwatsi rutoto.

Abanyeshure bari hanze imbere yamasomero yabo, abandi mukibuga. Muri abo bari mukibuga harimwo babiri bariko baratambuka bafatanye amaboko bigaragara ko bakundana cane.

Bararuhiga, ni umwigisha wo kw' ishure ritoya ryo mu Kidumburwe. Rimwe rimwe biramusaba kwitwararika isuku ry' ikibaho, agahanagura ivyo yanditse kera akahashira bishasha , kubera ko hari igihe usanga bimeze iminsi ugasanga ntibikibona neza.

Iyo urengutse uciye mu buseruko bw'ishure ritoya rya Kinama ya mbere, ushikira ku kibuga kiri imbere y'ayo mashure aho bakinira umupira. Utereje amaso uca ubona inyubakwa zimwe zimwe z'amasomero hamwe n'ahandi habikwa ibintu bitandukanye.

Buramatari w' intara yi Butanyerera, aratera akamo abenegihugu bose kugirango bitabire ibikorwa rusangi, bizohera kuri rya Shure ritoya ryo ku musenyi , kubera ko iryo shure ari irya kera cane, bisaba ko ahahora harivu imbere yayo mashure bahategura bakahubaka mu buryo bugezweho.

Ishuri ritoyi ryo mu Muniha risanzwe ryubatswe neza cane ribereye ijisho, hari n'imbuga niniya cane kandi hari n'ibiti bitari bike vyiza cane biteragiye hagati muriyo mbuga.

Inyubakwa z'amashure zubatswe kera uziravye usanga zishaje ariko zikomeye, nizimwe bivuga ngo zubatswe kuntwaro yaba birigi, hari n'abanyeshure bari imbere yazo, hari n'urwatsi duteragiye imbere hirya no hino mw'isi y'ivu.

Utumeza twinshi cane udutebe dukikuje kurutwo tumeza kirya kibaho nibindi bikoresho hirya no hino utwo dutebe nutumeza bigaragarako abana bato bicara bariko bariga canke bariko barasubiramwo ivyirwa vyabo kuko hariko nibikoresho vyabana baho kumeza

Uno munsi muri ca cigwa cacu c'ibuharuro twaciye tubandanyiriza aho twari tugeze kubijanye n'ibitigiri no guharura, ni ukuvuga twahereye ku mirongo ibiri na rimwe gushika ku mirongo itatu.

Icuma kimanitse ahantu impande y' uruhome, rutaboneka cane, kirakingiye kuko kirasakariye . Hejuru bishoboka ko ari inkengeri ivuzwa kw' ishuri kugirango bamenye aho amasaha ageze. Hari n' utwatsi n' uduti turi munsi yaco.

Mu gihe inzugi zo kw'ishure aho k'agahererezi kanje kiga zari zitanguye kugwa ingese, hari umugiraneza yazanye irangi risa n'ubururu arasiga inzugi n'amadirisha. Ubu rero harabereye ijisho ntiworaba.

Murino minsi, mumashure ya Reta mugihugu c'Uburundi, abanyeshure henshi biga batariha amafaranga, ari naco gituma usanga biga kubwinshi, birasabwa rero kubagabura, mumasomero atandukanye kugira rero batandukanye aho bamwe bigira naho abandi bigira bisaba kuvyandika hejuru y'umuryango.

Kwigisha mumashure y’intango bisaba uburyo bwinshi kugirango icigwa c’ibiharuro umwana agitahure neza, iyo hageze kwigisha ibitigiri, hariho udupande tw’uduti canke tw’udupapuro baba banditseko ivyo bitigiri kugirango bigishe guteranya, kugwiza , kugabura n’ibindi.

Ingazi ziduga ahantu ku muryango uri hejuru, ku nyubakwa igeretse ku yindi; izo ngazi i buryo n'ibubamfu, harategekanijwe ivyuma bifata uwuriko araziduga canke azimanuka kugira bimukingire ngo ntagire ico aba.

Amazu menshi cane yubatswe atonze ku murongo amwe amwe atumberanye araberey'ijisho ,ucubanza ko ar'inyubakwa z'amashure. Hariho utwatsi twiza cane ino duteye mu buryo bwa kijambere.

Amazu aboneka ari kure birashoboka ko ari ibigwati canke amashure imbere yuko uyadhikira uca ahantu mukibuga kinini ya kirimwo umusenyi nutatwi duke cane hejuru hari igicu gifise amabara y'ubururu nayera.

Za nyubakwa z'amashure mato mato yo mu Rusamaza baheruka kuzisubiramwo, amabati bayasiga irangi risa n'agahama, inzugi na zo n'amadirisha hamwe hamwe bahasiga irangi risa n'ubururu.

Ibikoresho vyinshi cane bigizwe nibitabu hamwe n'impapuro nyinshi bimwe bimwe birasanzaye ntibitonze neza bikaba biri mu mukabati kameze nk'agashaje, kandi gacafuye.

Inyubakwa nziza cane igeretse kabiri hirya iyindi inyubakwa hino inyubakwa y'indi iboneke igice hari n'i igiti gitotahye imbere y'inyubakwa iboneke igice hariho icuma kihagaze.

Inyubakwa zubatswe neza cane. Imbere yazo hari abantu bahahagaze bataboneka neza, hari n'imbuga irimwo utwatsi duke. Hejuru y'izo nyubakwa n'iyo mbuga hari igicu ciza cane gisa n'ubururu congera cera.

Inyubakwa z'amashure mato mato yubatswe ahantu hari ivu ryinshi cane, amabati ya zo arimwo ibara risa n'agahama, hari n'abanyeshure batari bake bari hirya no hino, bambaye umwambaro wabo w'ishure

Ahari inyubakwa z'amashure, haba imbere mu masomero aho abanyeshure bigira, canke hanze ku mbuga, bisaba ko haba hari isuku. Usanga rero hanze ku mbuga imbere y'ayo masomero canke mu mbavu zayo haberewe, hagiriwe isuku rikwiye. Barahateragira n'uduti kugira ngo haberwe.

Abana b'abanyeshure bari hanze, ni umwanya wabo wo gukina. Ibiti vyiza cane bitotahaye birebire, ibendera rihungabana, utundi dukoresho abana bakinirako.

Inyubakwa nziza cane iboneka uruhande rumwe, ikaba igaragara ko ari inyubakwa z'amashure hejuru hari igicu ciza cane c'amabara yera n'ayirabura, imbere y'iyo nyubakwa hariyo n'ibiti vyinshi bitotahaye.

Ivyigwa vyanditswe kukibaho bishoboka kuba ari ibibazo vyabajijwe abanyeshure canke imyimenyerezo yo gukora bikaba biri mururimi rwigifaransa bimwebimwe namajambo yo kwuzuza

Ikibaho cirabura gihomye ku ruhome rusa n'umuhondo. Ku kibaho hariko ivyandiko vyanditse mu Gifaransa, bijanye n'abagize umuryango; bishoboka ko cari icigwa c'uno munsi c'abanyeshuri.

Uno musi mw'ishure twize indome mirongo ibiri na zitandatu guhera kuri a gushika kuri ze twaryoyewe cane uburyo mwigisha yagiye arazidusomesha yongera azidusubirisha mwo cewe namaze kuzimenya zose uko ari mirongo ibiri na standatu.

Umuduga uboneka uhagaze imbere y'inyubakwa igeretse kabiri hakaba n'uwundi muduga utaboneka neza uri musi y'iyo nyubakwa isi yaho ari ivyo vyose igizwe n'ivu ryumye.

Mu masomero kugira ngo umwana atahure neza canke yibuke ibiba vyigishijwe canke ibimenyeshejwe barafata bakavyandika ku mpapuro bagaca babimanika ahantu ku ruhome, kugira ngo umwana baze barabimusubirishamwo canke uwuzi gusoma aze aravyisomera.

Intebe z'abanyeshure zo kwicarako zipanzwe neza mwisomero zitonze imirongo ishika kuri ine zirabereye ijisho ntiworaba uwariwe wese azibonye yokwifuza kuzicarako.

imbere mwisomero haboneka uruhande rumwe rw'imfuruka muri iyo mfuruka harimwo akabati gateretseho karimpande y'ikibaho kurako kabati hejuru ariko igikarato kirimwo ibintu bitandukanye

Inyubakwa zitari nke ziberey ijisho zitonze ku murongo bishoboka ko ari amashure. Hirya no hino hari utwatsi n'uduti twiza cane turemvye, dusa n'urwatsi rutoto.

Ikibanza kirimwo ibikoresho vy'ishure. Harimwo ibitabu n'ibindi bibitswe mu bubati bwavyo. Imeza n'intebe biboneka uruhande rumwe, hari n'ivyuma bifotora impampuro, hari n'umutaka uryamye hasi ufise ibara risa n'agahama.

Amazu aboneka uruhande rumwe agerekeranije. Hari n'indi nzu mumbavu na yonyene iboneka uruhande rumwe no hirya hariyo igice c'amazu ataboneka rwose hari n'ibiti biri imbere y'amazu ari ku ruhande byiza cane, hari n'imbuga imbere iyivyo vyose.

Imbuga iboneka uruhande rumwe rw'imbere, ahari hagenewe kwicara ariko hasa n'ahabomaguritse. Utwatsi twiza cane dushishagiye turemve. Iyindi nzu iri hirya imeze nk'iyishaje.

Za ntebe abagiraneza bari batwemereye zaraye zishitse mw'ishure ryacu n'u munsi imbere yo gutaha twagiye tuzipanze neza cyane tuzoshika ku wa mbere tuzicara ko zisa neza.

Mu kubaka kenshi bararaba ahantu hataramutse kugirango bagwanye inkukura canke amazi yotera izo nyubakwa n'amashure nico kimwe iyo hageze ko bayubaka baritondera ikibanza co kuyashiramwo kugira ngo birinde impanuka zitandukanye.

Inyubakwa z'amanzu ziri ahantu hakaba harimwo n'inyubakwa y'ingorofa, imbere yayo hari umuduga wera vyose bikaba biri ahantu harasira izuba ariko bigaragara ari kukirega zuba bariko baregereza k'umugoroba.

Amazu menshi cane ari ahantu ku mbuga, nta biti vyinshi bihari kiretse igice kimwe c'ibiti kiboneka ucishije ahantu haruguru ku mabati hari utuzu twa sugumwe.

Ibitabo vyinshi cane biri ahantu mububiko bwavyo, n’akabati kabitse ivyo bitabo hejuru hari ukuntu hakingiye hari ihema canke ikindi kintu gisa n’ubururu.

Intebe nyinshi cane zipanze neza zitondetse ku murongo, zibereye ijisho, ikaba ari imirongo ine, bigaragara ko ziri ahantu mw'isomero. Muri izo ntebe, harimwo izifise amaguru afise ibara rishahaka gusa n’ubururu.

Intebe z'abanyeshure zo kwicarako ziboneka uruhande rwo hagati. Ariko naho ziboneka urwo ruhande, bigaragara ko ari imirongo itonze ikaba ishika kuri ine.

kuri rya shure ryiza cane ,ryo kwi Jabe, turereyeko abana bacu, kiretseko twari dusanzwe dushima inyubako yaryo nziza cane, baraye bazanye naho abana bato bato bakinira, iyo urengutse uca ubona bariko barakina musi y'igiti.

Umuryango ufise ivyuma bisa n'ubururu uwijiyemwo userukira imbere y'uyundi umuryango w'inyubakwa imeze nko amashure no hirya hariyindi nyubakwa ikitseko.

Utwatsi twiza duteragiye hagati na hagati haboneka hacamwo imyanya, ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaguru, hirya kandi amazu menshi cane bigaragara ko ari amashure, hejuru yivyo vyose hari igicu ciza cane c'amabara y'ubururu n'ayera.

Abana bariko baratambuka ahantu munzira, babiri nibo baboneka cane umwambaro wabo biboneka ko bariko barava kw'ishure canke bariko barajayo.

Urugi rwera derere ruri ku ruhome rw’amatafari aturiye. Hejuru hariko ivyandiko vyerekana ko ari umwaka wa kabiri w’ishure w’abana bato bagitangura kwimenyereza kwiga.

Utuntu tubaje mu biti, utundi dukozwe mu mpapuro turiko ibitigiri bitandukanye bishoboka ko ari abana biga mu mashure y'intango. Babikoresha mu gihe bariko bariga guteranya, kugwiza, kugabura canke gukuramwo.

Iy'urengutse kunyubakwa z'amashure ,yaba mato mato, cank'ayisumbuye naho woba wamaze kwinjira imbere, usanga hariho ubuhinga budasanzwe bujanye n'inyubako, kubera hariho naho bategekanije abantu baca, badashobora kunyagirwa canke ngo bakirwe n'izuba.

Ingazi zitumbereye umuryango ariko bishoboka ko hariyo iyindi miryango hirya no hino, izo ngazi zubatswe neza kubera ko hari n'ivyuma ugenda wifadikiza iyo uriko uraziduga canke uriko urazibanuka kugirango ntugire ingorane.

Utwana tubiri turiko turatambuka, tugenda dufatanye no kurutugu kandi utwo twana twambaye umwambaro w'ishure, hamwe n'ibikoresho duhekereye m'umugongo, bishoboka ko tuvuye kw'ishure canke turiko turajayo.

Ni vyiza ko mu bigo vy'amashure haba hariho aho kwinonorera imitsi abanyeshure, kandi bakunda canecane ibijanye no gukina umupira ari na co gituma n'inkino z'umupira w'amaboko usanga barazitegekanirije ibibuga vy'aho bakinirizo nkino haba ku mashure n'ahandi.

Ca giseke cuguruye dutamwo umwanda wo mw'ishure, twagishize impande y'akabati Kari mu mfuruka y'isomero ryacu, uwari we wese abwirizwa kuja gutayo imicafu.

Kakigeme ka nagikara aho kiga karaye gashitse mumwaka wa gatandatu mukunda kugasanga gafatanye ukuboko numugenzi wako kandi kaba karyohewe cane kubera karabona ko amashure kayarembeje

Imbere yuko ushikira aho twigira, ubanza gushikira isengero, aho duhora dusengera rimwe rimwe, kuberako ishure ryacu risanzwe ryegukira abihebeye Imana kandi rimwe rimwe hari n'igihe ku wa gatatu badusaba kubanza guca mu gisabisho.

Kubera ko mu nyubakwa zigize ishure ryacu harimwo n'amagorofa bisaba kurira hejuru kugira ngo ushike hamwe hamwe, barategekanije ingazi zo kwuririrako rero nta mpungenge kubera izo ngazi zubatse neza cane.

Gisiga gahwamitsi nandiku mana uno musi baje kw'ishure batambaye umwambaro w'ishure ni co gituma mwigisha yo bacishijeko abana b'intoke, rero gisiga yaragisha avuye cane kuva mu gatondo gushika sasita.

Mwisomero ryacu basigajeyo intebe zitatu gusa z' abanyeshure kubera izindi bagiye kuzishira murindi somero aho kuwambere bazokorera ibibazo bisaba intebe nyinshi kubera ko abanyeshure bazobavangatiranya mugukora ibibazo.

Abanyeshure mu wa mbere iyo bariko barabigisha indome no gusoma barakunda guhera kw’ijambo rivuga ngo ibabi. Iryo usanga ryoroshe kandi n’iyo hageze ko biga imperekeranya mu wa kabiri baraheza bagafatira kuri iryo jambo hanyuma bakongerako izindi ndome.

Kwishure iwacu dusanzwe twambara umwambaro w’ishure urimwo ibara ryera n’ibara ritukura, ariko iyo hageze umwanya wo kwinonora imitsi ababa bariko barinonora imitsi singombwa ngo bambare uwo mwambaro baraheza bagaca bambara impuzu zabigenewe ukabasanga rimwe rimwe bariko bariruka bazunguruka mu kibuga ciryo shure.

Mwigisha wacu iyo ariko aratwigisha guteranya afata udupande twutubaho canke udukaratasi turiko ibitigiri bitandukanye akadusanzaza akaza aratubwira ngo dutore tubiri tubiri agaca azaratubwira ngo kamwe ugateranije nakandi bingana bingahe natwe tukishura

Misi yose imbere yo gutaha sakumi n'imwe ivyirwa biheze, tubanza gupanga intebe neza, tukagirira isuku ikibaho tukagira n’isuku ryo hasi kugira ngo bukeye dushike twicara ahantu heza, dushe dutangura no kwiga ivyirwa twihuse.

Unomunsi kwishuri iwacu twize icigwa c' ingene basoma isaha ico cigwa twakimazeko umwanya munini kandi nagitahuye neza ninashika muhira ca mbwira abavyeyi nanje bangurira isaha kuko ubu ndazi kuyisoma.

Kw'ishuri wacu aho uwurongoye iryo shure akorera ata guha kujanya nta wo womenya, kubera ko urinjira mumuhora ukabanza kugenda nk'imetero cumi kugira uhashikire.

Wamwana wacu Butoyi akunda kwiyicarira imbere mwishuri haba n' iyo bageze gukora ibibazo ejo bundi naringiye kuriha amafaranga yarasigaye y' ishure ndungurutse mwidirisha nasanze adakubitsa n' urugohe yicaye imbere y' abana bose igihe bariko barakora ikibazo c' igifaransa.

Ku mashure nka yose, baraheze abakandika ku miryango y'amasomero aho abanyeshuri bigira, kugira ngo yabo umunyeshuri ahigira azi gusoma ntazimagirike, yabo mwigisha amenye aho yinjira iyoagiye kwigisha, eka canke uwe ari we wese yabank'umuvyeyi aje kureba mwana wiwe amenyatumbera.

Inyubakwa zigize ishure ritoya ryo mu gatongati, ahari haragenewe kwicara hanze, vyose vyarasenyaguritse birateye isoni birashaje cane, ariko ntibitangaje kuko batumenyesha ko vyubatswe Ku ntwaro y'ababirigi.

Mumashure na cane cane ayisumbuye, nkuko hari ivyigwa bitandukanye bahigishiriza , hariho n' icigwa kijanye no gucapa , ico cigwa naco nyene iyo hageze ko ibindi vyigwa babikoramwo ibibazo naco nyene ni igihara.

Aho dusanzwe tubika ibikoresho vyo kugira isuku kw'ishure ryacu usanga hari ukwa honyene kandi hama hugaye misi yose, yaba umuryango ryaba idirisha rinini cane rihari, kubera ko umusuma ashobora kwinjira akavyiba noneho rero ntaho yoronka aca.

Mu cirwa c'igifaransa, ububtugeze kubijanyre no kwiga guhadikiriza. Amavuga yose twize guhadikiriza, umwigisha aca ayandika kurukaratasi nkuko twayize, akayamanika hejuru kuruhome ruri mw'ishure tukaza turayasubiramwo.

ibitabo vyinshi cane biri mu bubiko bwavyo, aho vyagenewe kubikwa bifis' amabara menshi can' aberey' ijisho amwe y' ubururu, ayand' atukura, ayand' as' umuhondo , n' ayandi n'ayandi, harih' umugab' ahahagaz' abonek' uruhande rw' inyuma bishoboka k' ariw' ahakora.

Abavyeyi barereye kw'ishure ritoya ryo kwitaba baratera akamo uwo wese abishoboye kugirango agire icatereteye haba muburyo bw'amaboko canke amafaranga kuberako bariko baritegurira kwubaka ayandi mashure mugihe iyuravye aho abanyeshure babo basanzwe bigira murinomisi wokwicwa n'isoni n'agahinda.

Uruhande rumwe rwuruhome bishoboka ko ari uruhome rw'ishure amadirisha abiri rimwe ryerekana igice kimwe cane hariho kandi nigice cifoto y'umutwe w 'umuntu.

Kuruhome rw ishure ritoya, aho bita kukamuri hacafyek' umuntu yicaye mwikinga rya bagendan' ubumuga, kuberako nokuriryo shure hig' abana bagendan' ubumuga.

Abanyeshure bo kw'Ishure ritoya rya Gihanga, bazindutse bajonjogoye, kuberako hari Umunyeshure mugenzi wabo yaraye yitavye Imana, bamwe wasanga bifumbereje, abandi bariko baraganira kubijanye nurwo ruphu, kuberako rwabaye giturumbuka.

Igice kimwe ca Mikeri gishoboka ko ar'inyubakwa z'amashure kuko hirya naho hari izindi nyubakwa n'biti vyinshi. Imbere yuko ushikira izo nyubakwa zo hirya uca mw'ibarabara ry'inginagina impande hateye utwatsi duke cane tudakuze.

Iyo hageze amasaha ya sasita, kumashure matomato yo mugisagara ca bujumbura, usanga imodokari z'abavyeyi zatanguye gushika, zije gutora abana babo kugira zibatahukane mu mihana yabo.

Zanyubakwa z'ishure ryacu twubakirwa n'abagira neza zaraye zirangiye, iyo tuziravye turaryoherwa cane, ariko iyo turiko turakinira impande yazo hariho agakungugu katujako, twosaba naho nyene ko bodufasha bagatera utwatsi impande y'izo nyubakwa .

Murino minsi turi mubibazo bisozera umwaka ,wama usanga kubibaho vyose vy'amasomero handitswe ibibazo biba vyakozwe uwomusi, no kukibaho comw'ishure iwacu hariko ikibazo cakozwe unomunsi kijanye nubushakashatsi ,n'ubuhinga.

Ikengeri bavuza kugira tumenye amasaha ahageze kw'ishure, bayisize impande yisomero ryacu, rimwe rimwe iyo bayivugije harigihe dukanguka, ariko jewe ntibikunda kunshikira iyombonye uwubijejwe asohotse, nca mbanditeguye kugira sinkanguke.

Kera nciga mu mashure y'intango, nta mipira yogukina yikizungu yari bwaze, ari naco gituma twafata tugatoragura ubumwanya aho babutaye hasi, tugaca tugenda tugafata tugashishura imitumbutumbu vy'igitoki tukabuterateranya ukavamwo umupira tugaheza tugakina.

Kwishure ritoya ryo mukanyosha inkengeri bavuza kugira ngo bamenye aho amasaha ageze bayimanitse impande y'isomero ry'umwanaka wa gatatu kandi iri hejuru cane bisaba ko uwuyivuza aba ari muremure nawenyene.

Ikarata ndonda bihugu imanitse ku ruhome, akabati karimwo ibitabo n'ibindi bikoresho, ivyuma vyagenewe gufotora impapuro, uruhande rw'imeza rumwe n'urundi ruhande rw'imeza nyene, imitaka ibiri isa n'agahama ariko idasa hamwe n'intebe iri iruhande y'imeza.

Inyubakwa z'ishure ritoya ryacu rirashaje cane, ariko ntibitangaje ngo ryubatswe ku ntwaro y'ababigi gushika nuno musi, kandi uruzitiro rugize iryo shure ruracagizwe n'ibiti bihateragiye arimwo iminyari bero ni vyiza ko abagira neza boraba bakadufasha vyose bigasubirwamwo.

KARIWABO ni umwana w'umunyeshure atigera asamara kuko niyo yavuye kw'ishure ari muhira, amaze gukora ivyo abavyeyi baba bamusavye gukora, aca afata amakaye n'ibitabo agasubiramwo ivyigwa vyiwe.

Mumashure yintango haba hariho ibibanza vyagenewe kwigiramwo abana bakiri bato cane n'imyaka mike abo nabo iyo bahejeje baca baja mumwaka wambere nico gituma nudutebe twabo usanga ari duto cane kandi dutandukanye n'izindi zomuyandi mashure hamwe n'udukoresho bakoresho bakoresha bariko barakina canke bariko bariga .

Imbere yuko ushikira uruzitiro rw'ishure ryigisha ivyo ubuvuzi ry'ingozi, ubanza gushikira utwatsi dutotahaye duke cane uturenganye ushikira aha ari umusenyi ukabona gushika ku ruzitiro rw'iryo shure.

Mwigisha wacu yaramaze imisi adatonda kwishure ntitwari twamenye ko yibarutse nonuno musi yaja ahetse akana keza cane mu mugongo aca twigisha agahetse natwe twa mugamburukiye, kuko twaza turakiriza twishura ivyo tubajije n'ingoga kugira hava agenda kukonsa.

Ikinogo gicamwo umwanda mukuru numwana muto iyo bivuye mubuzu bwa sugumwe kwishuri iwacu kiri impande y'isomero ryacu rimwe rimwe ntitworoherwa iyo cazivye bakugurura kugira ngo bagikore.

Abana benshi cane, bishoboka ko biga mu mashure y'intango. Bari mu kibuga imbere y'amashure yabo. Ikibuga barimwo kirimwo ivu, hamwe n'utwatsi duke cane. Bishoboka ko bari mu mwanya wabo wo gukina.

Inyubako z'amashure zitaboneka impande zose amabendero abiri ibiti hirya nohino utwatsi twiza cane utwautwatsi n'ivyo biti bisa nourwatsi rutoto.

Mukibanza babikamwo ibikoresho vyishure bitari bike harimwo nakabati keza cane hejuru kurako kabati hariko nibikombe ivyonavyo nivyo twaronse igihe twagiye turakina nayandi mashure atandukanye tugatahana intsinzi

Dilidiri ni umwana cibe ubwenge cane mwishure, ariko ntibitangaje, kuko wama musanga ku kibaho iyo mwigisha ashize imyimenyerezo ku kibaho yabeiyo kugwiza guteranya n'indi iridiri ni we aca akiriza akaba ari watangura kuja kuyikora.

Hari igihe rimwe rimwe umwigisha wacu adusaba ko mu kwicara intebe tutazipanga zaba uruhande rumwe ahubwo tuzipanga tugize umurongo uhese wuguruye kugira ngo bikunde atwigishe neza.

Abanyeshure bokwishure iwacu bamenyesha yuko atari vyiza ko amatangazo baba babahaye bayandika kurukaratasi rusa numuhondo kubera rimwe na rimwe harigihe bitaborohera iyobariko barabisoma barasaba ko boza baravyandika kurukaratasi rwera

Abanyeshure benshi haba nabo mumashure matomato, iyo hageze ko bababaza mukubasuzuma ivyo bize ko babitahuye, usanga batetse umutwe bigakomera, ariko kuwakurikiranye neza ntakibazo aravyishura neza.

Tumaze imisi tutorohewe kwishure iwacu kuberako amazi twari dusanzwe dukoresha haheze igihe gito yarakamye arinaco gituma ubu turaruha cane kubera bidusaba gufata urugendo tugenda kuyavoma kumugezi hepfo y’ishure.

Twebwe abanyeshure dusanzwe twiga tubayo, twanikira ibintu vyacu twamesuye, impuzu n'ibindi imbere y'amasomero, abanyeshure bose hari igihe usanga babibonye, kandi bironona n'aho bijojotera, rero vyoba vyiza baduhinduriye bakatwereka ikindi ikibanza.

Minsi yose, Data yama ashika kare gutora wamuhererezi wacu kw'ishure, kubera ko gakunda gusonza, nico gituma ahashika kare, batanguye gusohoka mu masaha ya sasita, acakuriza mu modoka agaca yitahira.

Gukora imyimenyerezo birafasha cane ko abanyeshure batahura kurusha; na cane cane iyo ari mu cigwa c'ibiharuro, umwigisha ahejeje kwigisha birasaba ko aca ashira imyimenyerezo kukibaho abanyeshuri bakayikora, hanyuma bakayikosorera hamwe.

Mw'Isomero ryacu, naho natwebwe bisaba yuko intebe tuzifata neza tukazigira isuku, turanasaba yuko izo ntebe boziduhindurira, kubera ko zisanzwe zinashaje, zimwe zimwe zatanguye no kuvunagurika.

kubera ko amashure matoya ari yo mukoni ya mbere na mukoni ya kabiri asanzwe ari ahantu mu kigwati hari izindi nyubakwa nyinshi hariho nibarabara rirengana rica hagati ry'ayo mashure uko arabiri.

igihe twiga guharura kuva kuri rimwe gushika ku mirongo ibiri mwigisha wacu yaciye avyandika ku rupapuro aca arabimanika mwishure n'ubusindavyibagira kubera nzandiyibutsa aho bimanise

Uno musi ikibazo c'igifaransa twakoze n'icangoye cane, kubera ko harimwo ivyo baduha indome zifatanye tugaca dutanga ijambo rizigize hakaba n' ukwuzuza amajambo amwamwe na biravye akagohe.

Kw'ishure ritoya ryo mu katabesha ukiharenguka ntiwokwiyumvira ko ari ishure ritoya, kubera ko n'ikigo cagutse cane, imbere y'uruzitiro hari utwatsi n'ibiti biragaragara ko ari ishure rifise ubutunzi budasanzwe.

Ba bigeme babiri b'amahasa bo kwa Nahimana ntibigera basigana no mukuja kw'ishure kuko n'uno musi twahuye bashitse hamwe hari ibiti birebire imbere y'uko bashika aho basanzwe bigira.

Ubu turashobora kwiruhutsa kuko umutwaro twari dufise w'intebe mw'isomero ryacu waraye wishuwe ubu hari ishirahamwe ryadushiriyeho izindi ntebe ntituzosubira kwiga tugundanye canke ngo twige duhagaze nk'uko vyahora.

Iyo ndi mw'ishure, naho umwigisha aba atarashika, ndatora agatabu kanje nkaba ndasubiramwo imyimenyerezo aba yaduhaye canke nka kora imyimenyerezo ifatiye ku vyirwa twabonye ubushize.

Inyubakwa zigize ishure ry'intango ryo mu Busoro baheruka kuzisubiramwo bazigira igorofa kubera ko bongeye ko iyindi hejuru ari na co gituma baye bashiraho n'ingazi ziduga kuri iyo bongeye ko hejuru kandi hirya no hino uduga ku ngazi harakingiwe neza.

Uno munsi mwigisha wacu yashize kukibaho itariki, ukwezi n'umwaka bigize indwi yose, ni kuva ku munsi wa kane ariwo uno munsi, gushika ku wundi munsi wa kane.

Rya shure ryisumbuye ryo mu Nyabugete baguma barisubiramwo barisiga amarangi rikarushiriza gusa neza, rirabereye ijisho uravye ningene rigeretse, abavyeyi bariko bijukira ku bwinshi kuhajana abana.

Inyubakwa iboneka uruhande rumwe n'umuryango umwe n'idirisha rimwe, bishoboka ko ari isomero. Hari intebe iruhande y'umuryango munsi y'idirisha.

Intebe ndende iri iruhande y'uruhome. Haruguru y'ayo, har'ikibaho co kwandikako, kiri k'uruhome rusa n'umuhondo. Hari n'ivyandiko biri kur'undi ruhande rw'uruhome.

Ahantu hari amasafuriya apfundikiye, ateretse kumbabura. Bishoboka ko ari mugikoni, ayo masafuriya akaba arimwo imfungurwa ziriko zirategurwa.

Ishure ryisumbuye ryo mutwinkwavu rirabereye ijisho ryubatswe mu buryo bwa kija mbere gucinjira gushikira ahari nkingi ifashe aho uwujejwe indero akorera hari n'igiti kira impande yaho.

Umuntu aboneka yasimbiye mu kirere, ahari bishoboka ko araho kwinonora imitsi . Hari n' ikintu afise mu ntoke naco nyene kimufasha ku bijanye no kwinonora imitsi kwiwe.

Amazu abiri aboneka ibice. Zigizwe n'impome zifise amatafari aturiye. Igiti impande y'ayo mazu, ciza. Hejuru igicu gisa n'ubururu congera cera.

Intebe zikeya z'abanyeshure zo kwicarako. Ziriri ahantu mu kirasi, ico kirasi kigizwe n'impome zisa n'umuhondo.

Abantu benshi cane bicaye batekanye ; imbere yabo hari abandi bishoboka kwar'abanyeshure bariko basigura ivyo bamaze imisi biga canke bafise ibindi bariko barabashikiriza. Hari n'umuntu ahagaze afata amasanamu.

Rya Shure ryisumbuye riherereye mu carama baraye bateragiye utundi duti twiza cane imbere y'amasomero yose, ivyo bikaba bigiye kwiyongera kubindi biti vyaribisanzwe biri inyuma y'iryo Shure.

Akabati kacu karashaje, kandi karacafuye birasaba kukoza no kugasiga irangi kugira ngo karushirize ukayangana.

Inyubakwa zayamashure aheruka kubakwa mugisyo zirabereye ijisho zisa neza cane ukirenguka ukicinjira mu cinjiro ushikira kumbuga nyene nziza cane ugaca nirugande yinkigi yaho uwujejwe Indero akorera hari nigiti kiri iruhande yiyo myenge

Abana b'abanyeshure, bambaye umwambaro w'abo .Babiri bariko baratambuka berekeza iyo amasomero ari. Hari n'abandi bar'imbere y'amasomero. Hariho ibiti vyiza cane bitotahaye bibereye ijisho, n'utwatsi natwo nyene twiza cane imbere y'ayo masomero.

Iyo ndiko ndarangira abantu uko bamenya ko bashitse kw’ishuri ryisumbuye ryo ku Mushasha ,ndababwira ubwoko bw’ibiti ubona iyo ushikiriye izo nyubakwa na cane cane nkaca nshimikira kugiti ,kirekire kir’imbere ,iyo winjiye muruzitiro rw’iryo shure. Baca bahatora.

Uruzitiro imbere muruzitiro hariyo izindi nyubakwa hambavu yugo ruzitiro hariyo nizindi nyubakwa zigeretse nabantu benshi bari irya nohino bataboneka neza hari nutwatsi duke tuhateragiye

Intebe zitari nke ziri ahantu mw'isomero, imbere hari ikibaho, hirya no hino impome z'amatafari aturiye. Intebe zisa neza cane. Hari n'imeza imbere ishobora kuba ari imeza y'umwigisha.

Umuryango wahantu harikuja idirisha bisigurako harangaye atadirisha ririko inyubakwa iryodirisha ririmwo imeze nkiyishaje ucishije murico kirangare cidirisha ubona ibibaho imbere hamwe nurugi rutaboneka neza

Kwishure i wacu hariho umuduga ujejwe gutwara abanyeshure kwishure no kubatahana turabikunda cane, kubera ko bituma tudacererwa, kandi n'uwujejwe gutwara uwo muduga adutwara neza cane.

Ahari amashure menshi yaba ayisumbuye, ay'intango canke kaminuza, usanga baranditse kuruzituro uko iryo shure ryitwa. Ivyo biraheza bigafasha uwuharengutse wese atazemagirika.

Igihome kiboneka uruhande rumwe rw'ikeri iruhande yaco har'imbuga arinayo nzira irengana, hirya haboneka ayandi mazu aboneka ibice bice hari n'igiti kiyakingiriye hari n'igiti naco nyene kiboneka uruhande rumwe rwo hejuru.

Amazu abereye ijisho imwe ndende murizo yubatswe muburyo bwa kijambere, zibiri nazo uko zisakawe n'unuryo bwa kirundi, hari n'ibiti hirya no hino vyiza bisagaraye hamwe nakabarabara kariko amatafari ahiye.

Za mudasobwa imwe yose mu bubiko bwayo aho zibitswe hasitswe irangi irisa n'urwatsi r'urutoto hari n'abantu babiri umwe ahagaze mu muryango wundi hirya impande y'uruhome hari n'igitambara kimanitse ku ruhome ime bere.

Umuryango, wuguruye uruhande rumwe, imbere winjiye hariyo intebe z’abanyeshure zo kwicarako zitarinke, ariko ziboneka uruhande rumwe.

Uwujejwe indero i karusi yaraye akebuye uwuromgoye ishure rikuru ryibuhiga kugirango arabe ikibazo cingene aho babika ibitabo usanga arinaho hari ivyo umunyezamu aryamako

Inyubakwa y' igorofa iboneka iri kure iyindi nyubakwa hafi yayo izindi nzu zitaboneka neza zigize ikigwati ibendera rihungabana imbere yayo mazu ishinze ahantu hari umusenyi.

Igiti ciza cane gisagaray' amashami maremar' ahakwa nogukora hasi hirya hari n ibindi biti vyinshi cane bikikuje hirya no hin' amababi yavyose hamw' asa n' urwatsi rutoto.

Umuduga mwiza cane ufise irangi nyamukuru ryirabura, ukaba uri muyindi miduga imwe itonze iraba epfo iyindi iraba ruguru, iyindi ikitse, muriyo miduga harimwo n'uwundi nawonyene ufise irangi ryirabura.

Igihe cose hasohotse ikirangaminsi c'ingene ibibazo bizogenda bikurakuranwa gukorwa mu masomero atandukanye, mw'isomero ryacu umwigisha wacu aca aza akavyandika ku kibaho kugira natwe tubibone hakiri kare.

Inyubakwa nziza cane igeretse rimwe ibiyubatse yabo imiryango amadirisha vyubatswe mu buhinga ubutangaje hasi imbere y'umuryango hari umuntu yicaye ku ntebe nyendi ntebe igaragara hirya yiwe.

Haba mu mashure y'intango haba mu yisumbuye canke muri Kaminuza ni vyiza ko umwigisha akoresha ikibaho iyo ariko arigisha. Ivyo biratuma umunyeshure akurikirana neza kandi akanibuka ivyegeze guca ku kibaho naho umwigisha yoba atahari.

Inyubakwa nziza cane bishoboka ko ari inyubakwa y'amashure. Ibiti imbere yayo vyiza bibereye ijisho, utwatsi twiza cane duteye mu buryo bwa kijyambere. Hari n'abana b'abanyeshure, bamwe bariko baratambuka ,abandi bahagaze imbere y'izo nyubakwa.

Ikibaho kiri mwisomero gihometse kuruhome rusa numuhondo ico kibaho kiva mufuruka imwe kigashika muyindi furuka hari nimeza ziri muriyo somero

Uruzitiro rw’amatafari ahiye, har’uruhande rumwe rw’urwo ruzitiro gwasenyutse, utereje akajisho , ucishije ahasenyutse, urabona inyubakwa zitaboneka neza imbere, n’uduti tutari twinshi duteragiyeyo.

Iyo ubonye imiduga itari mike ihagaze ahantu itariko iragenda bifise insiguro nyinshi gishobora kuba ari ikibanza icururizwamwo hashora kuba hariko harabera inama, inyigisho canke nibindi biranashoboka kandi ko ari ahantu ikorerwa iyo yapfuye nibindi nibindi.

Ahantu genshi hakorerwa ubuzi bwa leta, haba ku mashure n' ahandi, ukiharenguka usanga hariho ibendera ry' igihugu cacu rihungabana. Ni naco gituma, kw' ishure ryisumbuye ry' i Nyabiharage, nahonyene ukiharenguka urabona ibendera.

Uno munsi basize irangi risa n'urwatsi rutoto aho dutereka za mashini zacu za mudasobwa canke nyabwonko mugihe turiko turiga ingene zikoreshwa, ari naco gituma twabangiriye tugayeyo uyumusi kugirango iri joro iryo rangi ribanze ryume neza.

Inyubakwa nziza cane y'ishure ribereye ijisho. Hari abanyeshure bahagaze hirya no hino hasi no hejuru kubera ari inyubakwa y'igorofa. Hari n'umuduga uboneka igice kimwe c'imbere.

Amabendera amarise ahungabana harimwo ibendera rya igihugu c'uburundi ashinze ahantu u mutwatsi twiza cane impande yayo haca akabarabara kubaswe neza kagenda ahandi haramazu meza cane yubaswe mu buryo bw'i gorofa.

Ishure ryisumbuye ryigisha ivy'ubuhinga ryo mu Kamenge ni ryiza cane, iyo uravye uburyo ryubatswe kandi n'inyigisho zihatangirwa zirakomeye, iryo shure riramaze no gusohora abategetsi batari bake.

Ahantu hagaragara nk'umuryango canke idirisha hagizwe n'ivyuma vyera derere, hari n'ibiyo biriko, muri ivyo biyo bimwe vyaramenaguritse, bisaba ko babisubiriza.

Intebe imwe n'imeza imwe biboneka biri ahantu mw'isomero bishoboka ko ari aho abana bigira hariho n'ikibaho kiriko ivyandiko vyinshi cane.

Inyubakwa iboneka igice kimwe imbere Ariko ninkingi ziyishigikiye zifise amabara asa nubururu hirya no hino hariho ibiti biboneka ibice bibe imbere hariho intebe atawuyicayeko.

Turashima cane ukuntu basigaye bafungurira abanyeshure bacu, kw’ishure ryisumbuye ryo mu Gatare. Ariko naho infungurwa bazifundikira, aho ziba ziteretse kumeza haba hasa nabi naho nyene birasaba kuhagirira isuku no guhindura imeza baziterekako.

Inyubakwa iboneka uruhande rumwe , Ifise umuryango wuguruye, namadirisha mubigize ayo madirisha udutsinga, ucishije muri uwo muryango wuguruye urabona intebe zabanyeshure intebe zokwicarako ziboneka neza.

Ndaryoherwa cane iyo mbonye amashure yacu ingene bayubatse kuberako ntidushobora kunyagirwa nagato canke ngo wakirwe n'izuba iyo uriko uraca imbere yaho barahakingiye n'izindi nyubakwa zirihirya zigiramwo abanyeshure bakuze zubatswe muburyo bwigorofa .

Inyubakwa zirihirya cane hameze nikirwati bishoboka ko harimwo n'amashure hari umuduga uboneka uruhande rumwe n'abantu bataboneka neza hari ibiti vyiza bisagaraye bire imbere y'amazu amwamwe.

Nk'uko amazu yo mungagara asanzwe aboneka nkayubatswe kera nina cokimwe niyo urengutse ahubatswe amashure nayo nyene usanga araya kera nico kimwe n'amazu asanzwe yo mungagara .

Inyubakwa yamashure hejuru hariko ivyandiko vyandika neza bishobokako arizina yiryo shure hari imbuga imeze neza iri imbere yayo mashure no hirya hari izindi nyubakwa zitaboneka neza kubera ziri kure

Inkingi imwe iboneka yonyene, ifise aho ifashe, izindi nyubakwa zitari nke, bishoboka ko ari amashure. Hari n'ibiti bigororotse biri ku mbuga iri imbere y'izo nyubakwa.

Igihe haheruka kuba inama kw'ishure iwacu, abavyeyi bari bayitavye kubwinshi, arinaco gituma imiduga yari myinshi cane muri cakibuga kugirango uronke ahuca vyaranagorana kuko vyasaba uyicemwo hagati.

Ahantu hari imbuga bishobokako hariko harategurwa kugirango hubakwe hirya nohino haraboneka ibiti bibereye ijisho hari nutwatsi dutoya cane dusa nurwatsi rutoto hejuru yavyose hari igicu ciza cane kirimwo amabara yubururu nayera

Ishure ryisumbuye rya komine Butaganzwa risa neza cane rifise amabati asa n'urwatsi rutoto, hirya no hino hari n'utwatsi tuhabereye n'ibiti na vyo nyene bisa n'urwatsi rutoto.

inyubakwa yigorofa imbere yayo hariho umuduga uboneka n'amaja munsi yayo hari uwundi muduga utaboneka neza inyuma gato hari iyindi nzu h'iryano hino hari ibiti bikikuje

Uwurongoye ishure riherereye i Mutimbuzi aratera akamo abavyeyi barereye kuri iryo shure ryisumbuye ko bogira ico baterereye kubera ko inzugi n'amadirisha vyatanguye kwononekara, birasaba ko bisanurwa.

Ukirenguka mu bwinjiriro bw'ahari ishure ryisumbuye ryacu, ubona ribereye igisho cane, ukuntu rigeretse ari igorofa ; kandi hari n'uduti dukikuje hirya no hino, tuhabereye. Uwariwe wese yokwipfuza kuhiga.

Inyubakwa zibiri zigaragaza uruhande rwo mu mbavu ,ziratumberanye ,impande yaho haraca ibarabara ririmwo umusenyi, rimeze nk'imbuga bishoboka ko inzo nyubakwa ari nyubakwa z'amashure.

Inyubakwa zitarinke zimwe zimwe ziboneka ku ruhande bigaragara ko ari kigwati ariko harimwo n'amasomero hari n'imbuga imbere yazo itari nto kandi hagati na hagati y'izo nyubakwa n'imbere yaho hariho ibiti n'ivyatsi.

Amabarabara abiri rimwe ryubatswe mu buryo bwa kera rica hagati y'amazu harimwo n'umusenyi irindi na ryo ryubatswe mu buryo bwa kijambere rishobora kuba ryubatswe vuba, haracamwo n'ibintu bitandukanye harimwo n'imiduga.

Intebe atari nyishi cane, bishoboka ko hari izindi zitaboneka ziri ahantu mw'isomero, iryo somero rifise amadirisha atandukanye ariko uruhome narwo rukaba rusa n'umuhondo.

Impuzu n'ibindi bintu vyinshi cane vyanikiye hanze vyamesuwe biri impande y'iyindi nyubakwa nini cane, bishoboka ko ari nk'ahantu abanyeshure barara barya biga babayo.

Inzu nziza cane, bigaragara ko ari inyubakwa z’amashure. Hariho n’ibiti biteye hirya no hino, ariko kimwe gusa harimwo igiti kinini cane kinasagaraye. Imbere y'uko ushikira ayo mazu n'ivyo biti, hariho ikibuga kirimwo umusenyi.

Abantu benshi cane bari ahantu hashobora kuba habera nk'amanama canke inyigisho kanaka. Imbere hariyo abandi bariko barabasigurira nk'ibintu canke bariko barerekana ivyo bize, bishoboka ko ari abanyeshure, hari n'uwundi ariko arafata amasanamu ahagaze.

Abantu batari bake bicaye kuntebe zabanyeshure ariko ntamwambaro wishure bambaye hari nuwundi hagati ariko arabasigurira canke ariko arabigisha kubera ko arashaje amaboko kandi arukwiwe

Inzu ndende cane tutabona n'aho igarukira, iriko amadirisha ifise impome bigaragara ko zikomeye cane n'uburyo isakaye n'uburyo itangaje. Bigaragara kandi ko iboneka uruhande rw'inyuma.

Inyubakw' ir' ahantu k' umusozi kandi bibonekak' itarahera kubakw' idasakaye hari n'utwatsi turi impahande yayo dusa n' urwatsi rutoto, hirya yayo har' ibiti bitari vyinshi cane.

Ubu iterambere ryaraje haba no mu gihugu c'uburundi ni na co gituma usanga, ubu n'abantu mu kwiyunguruza batagigenda cane n'amaguru, kuko benshi babafise amamodokali canke ubundi buryo biyunguruzamwo ni na co gituma usanga aho bakora bahashize amamodoka menshi cane haba no ku mashure bo bantu benshi bagenda n'amamodoka.

Inyubakwa z' amashure aboneka uruhande gw' imbere hamwe n' ibaraza bigaragara ko aheruka gusubigwamwo mu buryo bwo kuyasiga ayandi marangi ayubururu ayera n' ayandi n' ayandi, arabereye ijisho ntiworaba.

Ikibazo kirik'ivyandiko vyi kirundi kikab' arikibazo kijanye nk' insomerwa, bigaragarako ar'abana babanyeshure bo mumashure y intango, bariko bakor' ico kibazo.

Igice c'umusenyi ushashe ahantu utwatsi twiza cane tugufi hamwe nutundi atari tugufi cane tumeze nk'ibiti bisagaraye vyose biri imbere inyubakwa zishobora kuba ari inyubakwa z'amashure.

Ahantu hari igazi ziduga, ibubafu hakaba hari uruhome hariko n'ivyuma umuntu ashobora kwifadikiza ariko araduga izo ngazi canke ariko arazimanika, iburyo naho hakaba hubatse ukuntu hariho na hantu ushobora gushira ibintu musi.

Inyubakwa zitari nke ziboneka, ziri ahantu hameze nk'ikigwati. Hari n'ibiti hagati na hagati no hirya yazo. Hejuru hari igicu ciza cane kirimwo amabara yera n'ayo ubururu. Utarashikira izo nyubakwa uca uhameze nk'umusenyi, hari n'utwatsi kuruhande twiza cane.

Gukirenguka mu nyubakwa z'ishuri ryisumbuye ryo mu rugari ubona ibendera ry'igihugu cacu rihungabana aho rishinze mu musenyi mwinshi cane utereje, kandi amaso hirya y'izo nyubakwa urabona ibiti vyiza cane birebire bihateragiye.

Umusenyi mwinshi cane amazu menshi hirya ibendera rihungabana n'ibindi vyinshi ni vyo narabutswe uno musi mu gitondo igihe nariko ndarengana nkaraba mu ruzitiro rugize ishure ryisumbuye ryo mu kabezi.

Iyo intebe mw'isomero usanze zigaragara, abanyeshure baba bari m'umwanya wabo wo gukina, canke bari m'uburuhuko, canke uwundi munsi baba baramutse bataza kw'ishure.

Kuvaho umuryango wandaruzaniye wimukiye kure ukava ku mutumba amashure abana babo bari basanzwe bigako, ubu umuhungu mutoya ntiyoroherwa, kuko wa mumusanga wenyene ashitse ubwa nyuma kwishuraho yiga.

inyubakwa ry'ishure ryisumbuye ry'i Bururi usanga ari zirezire cane iyo winjiye imbere usanga hari abanyeshure bamwe bamwe bahagaze impande yazo bari musi y'inyubakwa igeretse kuyindi

Imbere mu nyubakwa z'ishure ryacu hariho igiti ciza cane gitotahaye c'amababi asa n'urwatsi rutoto , ni kirekire ariko Kandi hakaba hariho n'utundi twatsi natwo nyene twiza cane ariko two tugufi.

Mubuzitiro imbere rwishure yacu haragutse cane iyo uhari ntusubira kwiyumvira ko uri ahantu imbere munyubakwa zamashure wokwiyumvira ko uriko urarengana ahantu mwibarabara kanaka ibiyikwibutsa gusa nuko ucubona izonyubakwa abanyeshure bigamwo

Amwamwe mu madirisha agize inyubaka z'ishure ryisumbuye ryacu gusanga yarononekaye yaramenaguritse birasaba kuyasubiramwo, kubera ko abanyeshure bahigira iyo imvu riguye umwe uyaga n'ibindi vyose hari igihe bibahungabanya ntiboroheroa.

Abana babigeme bimiyabaga batatu babiri bicaye kumusenyi uwundi umwe ahagaze imbere yabo biboneka kwari abanyeshure kuko hirya hariho inyubakwa bishoboka kwaraho bigira hari nibiti biri hirya no hino ariko igiti kimwe kiboneka uruhande rumwe nico kinini cane gisumba vyose

Ishure ryisumbuye ryo mukatabesha risanzwe riri Impande y' ibindi bigwati kandi hari n' amabarabara amwe amwe aca impande y' izo nyubakwa rimwe rimwe abanyeshure ntiborohegwa kubera harigihe wumva ibihinda bifise ugwamo canke imiduga iriko irarengana.

Iyo urengutse ku nyubakwa z'ishure ryitiriwe Umweranda Bosico i Ngozi, usanga habereye ijisho hagizwe n'inyubakwa z'igorofa kandi uhasanga ibendera ririko rirahungabana imbere y'izo nyubakwa, n'uduti turemvye harimwo n'igiti kirekire kimwe kibereye ijisho.

Mumasomero abanyeshure bigiramwo usanga atagutse cane ,n'ico gituma iyo hagize nk'inama ituma ko y'abanyeshure canke ikindi kintu gisaba ahagutse, baca basohora abari mumasomero yose bagakorera iyo nama hanze.

Kenshi impande y'inyubakwa z'amashure usanga barahashize umusenyi, bakanahatera ibiti rimwe na rimwe, ivyo birafasha ko umusenyi utuma abanyeshure bariko barakina badacafura, igiti naco kikabaha agatutu.

Kw'ishure, inyubakwa y'aho dufungurira , iragutse kandi ni ndende cane . Iyo ugiyeyo ucurira ku ngazi, ugatereza amaso iyo igarukira, ntushobora kuhabona. Ariko ntibitangaje, kuko na twebwe abanyeshure turi benshi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rugari kiretse ko ubonaho n'utuzu dusakaje ivyatsi n'ibendera ry'igihugu bitwereka ko ari mu Burundi, ahasigaye ibiti bihabereye n'inyubakwa zaho wokwibaza ko wageze mu bazungu.

Intebe zibiri zagenewe kwicabwako n' abanyeshure, ziri imbere impande y' ikibaho, kandi ku kibaho, hariho ivyirwa bihanditse, ikibaho ni kirekire cane ,kiva mu nfuruka z'uruhome , kugera mu yindi nfuruka.

Inyubakwa y'ishure ryisumbuye ryo mu Giswahiri irateye igomwe cane baheruka no kuyisubiramwo bayongerako amarangi iyo gorofa uyiravye amarangi ayigize irangi riboneka cane n'irangi risa n'umuhondo.

Ku ishuri ryisumbuye ryacu hasigaye hariho imiduga mwishi cane batondeka impande yizo nyubakwa ariko ntibitangaje kuko abigisha bamwe bamwe basigaye bagendesha iyo miduga barayiguriye.

Mu mashure yisumbuye nka yose yo mu Burundi, hari imyambaro dusanzwe tumenyereye y'abanyeshure bambara, iyo nayo myinshi muri yo usanga igizwe n'ibara ryera hamwe n'ibara ryirabura, ariko kandi hariho n'abambara ibara ryera hamwe n'ibara ry'ubururu.

Rya somero ryacu baraye baryongeyemwo intebe, ubu ntituzosibira kwiga bamwe bahagaze nk'uko vyahora, ariko ikindi dusaba n'uko bosubiramwo bagasiga irangi ku mpome hamwe no hasi bakahasubiramwo kuko haba ku mpome no hasi harashaje, haramaze no kuza haravungagurika.

Mu cirwa c'ibiharuro, hariho ibikoresho usanga bikenewe, ari naco gituma iyo icigwa caco c'ibiharuro kigeze, uwuduserukira mw'ishure aca agenda akazana ivyo bikoresho, haba harimwo n'agakoresho kajanye n'uguca umurongo hamwe n'igikombe c'amazi kuko hari igihe mwigisha wacu akenera gukaraba.

Ni vyiza ko misi yose iyo icirwa giheze abanyeshure baronka imyimenyerezo kugira ngo basuzumwe ivyo bize ko ba bitahuye ni na co dukora mw'ishure ryacu, kuko mwigisha yamaca aduha imyimenyerezo iyo ahejeje gutwigisha biradufasha cane iyo hagezeko kora ibibazo vy'igice.

Inyubakwa, bigaragara ko arinyubakwa y’ishure, hagaragara umuryango umwe winjira mw’isomero, Uwo muryango ukaba ufise ibara risa n’agahama , kuruhome naho rushaje , harimwo irangi ryera.

Ikibaho co mw'isomero ryacu ni ikirekire cane, kuko kiva mu mfuruka imwe y'uruhome kigashika mu yindi mfuruka y'uruhome ni na co gituma iyo umwigisha wacu, ariko aracandikako ntitugenda kuza turahanagura n'ingoga, kubera gisanzwa arikirekire acuzuza atevye.

Naho umuryango mukuru winjira wo kwishure ryisumbuye ryitiriwe mutima mweranda wa mawugaye ntushobora kubura ahoubariza ico wifuza, kubera ko hariho idirisha uca ucako ugahamagara umunyezamu wamo aho akagutunganiriza.

Ishure ryisumbuye ryo mu musema ni ishure rya kera cane rimaze kuramura abatari bake ari na co gituma n'inyubaka zaryo usanga azobatswe ku buhinga tutamenyereye, kandi ukiharenguka hariu igiti gisagaraye cane ciza gitanga agatutu.

Kukirengazuba mumasaha yo kumu goroba iyo urengutse kw'ishure ry'isumbuye rya commune munanira usanga hasigaye imiduga ibiri gusa Kubera ko abandi abarezi baba batashe ntamiduga myinshi ukunda gusangaho.

Zanyu bakwa zacu z'ishure ryisumbuye baraye bongeye kuzisiga irindi rangi ryera turanasaba, kandi ko no ku nzugi borabakongerako irangi, kuko iryahorako ryatanguye kuza rirahanagurika.

Mwigisha wacu aradusaba kugira isuku ku kibaho akamasanga gisukuye imbere yuko yinjira ngo atangure kwigisha rero umunyeshure wese agiye guhanagura ico kibaho aca agira ko akagenda yanditse itari kizeuwo musi tuba turiko.

Inkingi ibiti bitandukanye imbuga italinto inyubakwa zigaragara ko aramashure igicu c'ubururu n'ibindi n'ibindi.

Aho duheruka gukora ikibazo c'icirwa c'icongereza abanyeshure batari bake twigana bari basivye, kubera ko mu karere kacu hari ikiza c'indwara ifatiye ku gucibwamwo yari yateye abatari bake muri bo bari bafashwe.

Iyo urengutse kw'ishure ritoya ryitiriwe "umweranda Gaburiyeri" mu Ngagara, usanga hameze neza cane, habereye ijisho kuko mubihagize harimwo n'uduti twiza cane duteragiyeho dusa n'urwatsi rutoto tureture.

Haraheze igihe uruzitiriro rw'ishuri ryacu rusenyutse vyavanye n'imvura nyinshi yaguye mu kwezi guheze birasaba ko barusubiramwo, kubera ko harateye isoni ugereranije n'ingene hahorahasa neza.

Ubu turaryohewe cane kubera ko kwishure iwacu ryisumbuye aho niga aho kubika ibitabo bahakoze neza bahubakisha ivyuma ivyo bikaba vyatumwe nuko ububati bwose bwahahora bwari bwariwe n'umuswa atahari hasigaye ho kubika ibitabo.

Umwigisha wacu wibiharuro igihe yarakuye umuduga wiwe aho asanzwe awushira impande yiyindi miduga naciye ndamusaba anyuguruze aranyemerera ariko abandi banyeshure basanzwe bamutinya ivyo nakoze ngo ntibari kubikora.

Impande y'uburaro bw'ishure ryacu ryisumbuye ni ho twanikira impuzu n'ibindi vyambarwa iyo twabimesuye, kubera ko ariho bamanitse imigozi yo kuvyanikirako.

Umuryango w' isomero ryacu, usa n' ubururu, uratandukanye n' iyindi miryango, kandi ninaho bakunda kumanika amatangazo y' ishure yerekeye ivyo tubewirizwa gukora canke ibindi biranga iryo shure.

Ucinjira mu nyubakwa z'ishure ryisumbuye ryo ku Rutangaro, ntushoka ushikira ahari amasomero abanyeshure bigiramwo. Kubera ko biragusaba gusubira kugenda nk'imetero amajana abiri kugira uhashikire.

Unomunsi umwe mubigisha bacu yaje kutwigisha yambaye umwambaro usa n' umwambaro wacu w' ishure dusanzwe dufise twamubajije igituma yabikoze uko aca atubwira yuko nawene yavyisanzemwo.

Ishure ryisumbuye ryo mwisare, aho riri hasanzwe hari n'iirwati nico gituma abanyeshure uravye nabi usanga bariko baratembera murivyo bigwati baba bashaka utuntu bagura, umwigisha ajejwe indero kwaza arabacunga neza.

Ukirenguka ku nyubakwa zitiriwe ishure ryisumbuye rya mutima mweranda, ucubona icapa ciryo shure kiranga ko ariho riri, ico capa kikaba kiri ahatumberanye n'idirisha ry'umunyezamu riri impande y'umuryango mukuru winjira.

Ndaryoherwa cane iyo hageze ko twiga icirwa c'igifaransa mwigisha wacu na we nyene abikora neza, kubera ko ni yo duhejeje kwiga abigumiza ku kibaho nanje na ma ca nzinduka bukeye nka bandabisoma ndavyisubirishamo.

Iyo nyubakwa bigaragara ko ari isomero, imbere harimwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga, iyo nyubakwa irashaje kuko haba ku mpome, ku nzugi yaratanguye gusaragurika kandi iranacafuye.

Amazi yo kwishure iwacu birasaba ko bayazitirira bakaza barayakoresha bikenewe canke bagashiraho uwuyajejwe kubera ko rimwe rimwe harigihe usanga abanyeshure bariko barayonona bayakoresha ibidakenewe.

Kw'ishure aho ka gahungu kanje k'ubuheta kiga, baruguruye aho kudandariza utuntu dutoduto. Iyo ndagashikanye kw'ishure mu gatondo, mbanza kuraba utwo nokaguriraho, kugira ngo inzara ntikabangamire, mugihe kari mw'ishure.

Uwurongoye ishure ryisumbuye ryo mu Bwiza akorera ahantu heza cane kuberako n'akabarabara kajayo gakozwe mu buryo bw'igitangaza, hirya no hino hari n'utwatsi dukikuje ako kabarabara.

Inyubakwa zitari nke bishoboka ko harimwo n'inyubakwa z'amashure, hagati haca ibarabara ryiza cane bishoboka ko rikiri rishasha ririko riracamwo n'amamodokari, muri izo nyubakwa zimwe ziri hakurya izindi hakuno y'iryo barabara.

Ku ishuri iwacu iyo ari mugihe c'ibibazo usanga twashushe imitwe turiko turishura ivyo batubajije ntawuheza ngo akubite n'urugohe kandi mwe wese bisaba ngo yishure ivyiwe atawurabira ku wundi.

Kw'ishure ryisumbuye aho bavyara banje biga mu Gitaza, riri impande y'ibarabara rija i Makamba, ntubaheza ngo boroherwe iyo imiduga iriko irarengana kuko naje uno munsi ndiko ndarengana, nababonye bariko barasamara barunguruka.

umuryango wagutse cyane ariko wuguruwe uruhande rumwe rwo hagati yawo iyo uravya imbere urabonamwo intebe bishoboka ko ari aho abanyeshuri bigira impome ziri impande y'uwo muryango harimwo ibara risa n'umuhondo

Baraye bahejeje kwubaka ibarabara rica impande y'inyubakwa z'amashure yacu, ariko ntibitworohera kubera ko iyo turi mw'ishure, tukumva ibihinda biguma bica impande yacu biraduhungabanya bikanadusamaza.

Ikigo c'inyubakwa c'ishure ryacu kiragutse cane, iyo ushitse imbere muri ico kigo hari amabarabara ahaca arimwo umusenyi, hakaba n'ibiti, hakaba n'utwatsi tugufi tugufi, vyose vyaba ivyatsi vyaba ivyo biti bifise amabara asa n'urwatsi rutoto.

Igiti aho giteye hose kirahagirira kamaro, ari na co gituma n'umunyubaka z'amashure ari gake udasangaho igiti n'imiburi buri kimwe, no kw' ishuri iwacu kirahari ucinjira nic'utangura gushikira.

Mugihe ca none inyubako nyinshi z'amasomero usanga subatswe ku buhinga bwa kijambere, n'iyurengutse kw'ishure ryitiriwe mutima mweranda usanga ribereye ijisho, kubera ko n'uruzitiro rwaryo gwubatse mu buhinga bugetsweho hari n'ibiti byinshi cane bimeze neza bitotahaye.

Mw' isomero iwacu turaramukirwa guhanagura ikibaho. Uno munsi ni jewe nari ndamukiwe nari nibagiye ko kizira guhanagura itariki z'uwo munsi, mwigisha aba yanditse inyuma y'umurongo, hanyuma ndazihanagura ariko nca ndasubira ndazandika.

Inyubakwa zigize ishure ryacu baheruka kuzisubiramwo barazigereka ubun'igorofa ari na co gituma baciye bategekanya n'ingazi umuntu acamwo iyagiye mu kibanza co hejuru.

Inyubakwa zamasomero nkazose kuzubaka barategekanye ukuntu abanyeshure canke uwundi wese ariko araca imbere yamasomero adashobora kunyagirwa canke izuba rimubangamire kandi aho hantu barahashigikiza n'inkingi kugirango habeho hagumye.

Inyubakwa ry'ishure ryisumbuye ryacu zirashaje cane, iyo winjiye mw'isomero ryo ry’umwaka w'icumi wicwa n'isoni ,kuberako impande y'ikibaho k'uruhome hasa nabi cane gose, birasaba ko bokwihutira kuhongerako akandi karangi.

Uno musi aho dusanzwe twigira ibijanye n'ukubarira, hari hasivye abanyeshuri benshi cane. nzey’Imana na hayo na karikuri, ubu bose bari basivye ari na co gituma ivyara handi vyabo vyagumye bigaragara atawubyicaye i ruhande.

Iruhande y'umuryango w'isomero ryacu hariho intebe, naho yagenewe kwicarako abanyeshure bayishizeho kugira ngo umunyezamu wo kw'ishure iwacu aze arayicarako aruhuke gatoyi mu gihe ahejeje kuzunguruka acungera umutekano.

Kubera ko kw'ishure ryisumbuye ryacu hariho abanyeshure bamwe bamwe bakurikirana ibijanye no kwiga guteka, mu masomero yabo bariko barahasubiramwo bubaka impande y'ibibaho aho bazoza baratereka ibikoresho mu gihe bazoba bariko bariga ivyo vyigwa bijanye n'uguteka.

Murikiye yaje kw'ishure y'acerewe no musi aca afata isaho abikamwo ibikoresho ayisiga hanze ku ruhome rwaho yigira kugira ngo aze gusoboka ay inyakure ayinjize mu masaha ya sayine.

Mu kibazo c'inyigisho menyesha ntara twakoze ejo cari coroshe cane ,kuko harimwe no kwishura ngo ego canke oya, mwigisha yakize kuvyandika ku kibaho ncantangura kw'ishura ubwo nyene, none naronse cumi kw' icumi.

Ku mashuri nka yose yaba yisumbuye canke matomato, intebe abanyeshure bicarako usanga atari cokimwe n'aho umwigisha yicara iwaca uhoho imeza y'amwigisha usanga ifutse n'agatambara k'ubururu hakaba hari n'intebe zitatu.

Uno munsi kw'ishure ryitiriwe umweranda Mikayeri, haramutse hariho inkuka y'imisa inza kuhabera, abanyeshure bari barindiriye bari mu kibuga hanze, ariko inkengeri iravuze bamwe bamwe batanguye kuja kwinjira ahabere iyo misa.

Kw'ishuri iwacu baraye batwemereye ko tuzofungura sa sita kw'ishure, kugira ngo duce tugumayo gushika sacenda, dusubiramwo ivyirwa, Ari naco gituma uno munsi batanguye gudutegurira imfungurwa. Iyo winjiye mu gikoni c'ishure, usanga biriko birabiragira.

Iyo nihweje inyubakwa z'ishure ryisumbuye ry'i Ngozi ndaryoherwa cane, kubera ko rirageretse mu buryo bw'igitangaza, ariko na canecane ndaryoherwa n'amabara agize iryo shure, ni ayo ibendera ry'igihugu cacu.

Abigisha batari bake bo kw'ishuri iwacu, basanzwe baraguze imiduga bagenderamwo, iyo bashitse bayihagarika munsi y'ibiti impande y'aho twigira, uno munsi umwigisha w'igifaransa afise umuduga wirabura akaba yatashe kare kandi igihe yahaguruka yaciye yunguruza umwe akora mu bubiko bw'ibitabo kw'ishuri iwacu.

Abanyeshure bomuri kaminuza iyo bariko barakurikirana ivyirwa baba batekanye cane bakurikira umwigisha wabo ariko ntibitangaje bategerezwa kuba akarorero keza kuko baba bakuze ugereranije nabandi banyeshure bomumashure yintango nayisumbuye

Umwigisha wacu atwigisha icirwa kijanye n'ubuhinga na we nyene iyambara umwambaro abanyeshure bambara usa n'urwatsi rutoto wa mu musanga, ariko aratunganya ivyuma, naho twoba tutari mwishure afise umwete mwinshi cane.

Mwigisha wicigwa kijanye nubutinzi akoresha uburyo bubiri mukudushikiriza inyigisho ziwe, aba ariko ararabira mugitabu ciwe akongera agakoresha mudasobwa yiwe amuritse imbere kubitambara tugaca tubona ibirimwo.

Abantu babiri umwe we igitsinagabo uwundi w'igitsinagore igitsinagabo, ariko arabira mucuma bishoboka ko hari ivyo arikoarapima uwundi na we agiye gutora impapuro imbere yiwe.

Manjanja, Ntambire na Mbonabuca baeruka kwiyandikisha baja kwiga imyuga naho bafise imyaka iriko irigira imbere. Usanga bafise umwete mwinshi cane bivanye n'ivyo babahaye bakora nk'imyimenyerezo.

Ubu no mu makaminuza, hariho ibisata vyigisha ibijanye no gukora imiduga iyo yagize ingorane. Nico gituma, na ba bahungu bo kwa Rurihafi, bahisemwo kuja muri ico gisata.

Umuntu biboneka ko afatiriwe cane aboneka uruhande rwinyuma imbere yiwe hari amamashine nyabwonko ariko arakorakora utwuma dutandukanye bishoboka ko ari umuhinga wivyuma canke afise ibindi ariko arakora

Rya shure ryigisha ivy'imyuga ryi Buhiga, ryari rimaranye igihe ubukene bujanye n'ivyarahani. Ariko mu minsi iheze, har'ishirahamwe ryazanye ivyarahani bitari bike, ubu abanyeshure biga banezerwe ata kibazo bafise.

Abantu batari bake harimwo abambaye umwambaro ubaranga, bamwe barahagaze ,abandi baricaye. Hari n'ivyuma bitandukanye, bashobora kuba ari abanyeshure bariko bariga canke abandi bariko barakora ubushakashatsi, canke bavanganye abanyeshure n'abatari abanyeshure.

Abantu babiri, igitsina gabo, bafatiriwe cane no kwihweza utwuma dutandukanye harimwo n'imashini nyabwonko bishoboka ko ari abahinga mu bijanye n'ivyo vyuma canke bafise ibindi bintu bariko barabikorerako. Hariho n'uwundi muntu inyuma y'umwe aboneka uruhande rumwe.

Umugabo yambaye umwambaro w'ubururu bishoboka ko ari umwambaro w'ishure canke w'akazi hari imashini imbere yiwe ariko arakabakaba ashobora kuba ariko ariga, canke ariko arigisha canke akora ubushakashatsi naryirya mu bandi bantu bariyo harimwo abambaye impuzu z'ubururu.

Abantu benshi cane bamwe muribo ni imiyabaga bicaye batekanye muntebe zifise irangi risa n' agahama bambaye umwambaro wera no mwizosi barafise ivyo bambaye bibaranga.

Kigeme turigana aho niga ishure kaminuza, kuwa gatanu uheze yaje arwaye afise inkorora y'agahehera aca ahitamwo kwiyicarira inyuma kugira ngo ntahave atwandukiza.

Maze gushika muri kaminuza har’ibintu vyinshi vyagiye bintangaza ariko bikanampimbara, kimwe murivyo n’ingene bigisha, bakoresha imashini nyabwonko canke mudasobwa bakayirabisha ahantu har’igitambara cank’ikindi kintu cabigenewe bagaheza, bakatwigishirizako.

Abanyeshure bishoboka ko ari abo muri kaminuza kubera ko nta mwambaro bambaye bari ahantu basanzwe bigira bariko barasubiramwo ivyigwa vyabo kubera barafatiriwe cane nta gusamara.

Abantu na canecane bigitsinagore bahagaze abantu bari ibikoresho vyo guteka bishoboka ko ari aho bakorera akazi canke ari abanyeshure bariko bariga umwuga wo guteka bakaba bambaye umwambaro uwera derere ha bano mu mutwe haaga kofero.

Ndayisenga na Nsabimana ni abahungu bakerebutse cane. Ari naco gituma bahisemwo igisata kijanye no kwiga ibijanye no gukora utwuma kugira ngo bazoheze biyungunganye nibarangiza amashure yabo. Batarinze kuza baratembera basaba ubuzi, bazoheza bikorere ivyabo.

Abantu dacane cane b'igitsina gabo bicaye bafatiriwe cyane bihweza utwuma banaduka bakaba bishoboka ko ari abanyeshure bariko bariga ibijagenye mogukora ibyuma cyangwe bafise ubundi bushakashatsi bariko barabikorera ko.

Abakinyi bariko barakina umupira, aho bariko barakinira hari ibibuga bitandukanye vyaba ivy'umupira w'amaboko, byaba ivy'umupira w'amaguru, biraboneka ko abo bakinyi bafite umwete mwinshi Cane.

Igihe cose abanyeshure bo muri kaminuza harimwo abahejeje inyigisho zabo baraheza abakerekana ivyo bize imbere yo umuryango n'abagenzi abigisha na bo bamwe bamwe bahisemwo baraheza bagaca baviraa aba bakabaha manota.

Mu ishure ryacu iminsi yose iyo hageze ko twungurutsa tukaja mu kibanza gikorerwamwo ubushakashatsi canke aho twigira ibindi bijanye n'ubuhinga basame iyama aca yitanganiza kwicara kubera ko avyumva cane akaba ariwe atwereka ingene bikora .Umwigisha aramukunda cane kubera iyama mutanga ko akarorero.

Kagabo ,kariwabo na kibutura basanzwe bare mu gisata kijanyi n'iby'ubwubatsi aho biga muri kaminuza yabo iyo bariko barakora imyimenyerezo usanga babikunze cane mu bikorwa umwigisha aba yabahaye bakora baba bafise ubwira n'ubukerebutsi.

Abanyeshure biga muri kaminuza ntibambara umwambaro w'ishure nk'uko tubimenyereye muyandi mashure y'intango canke ayisumbuye, kandi iyo bari mu masomero yabo usanga batekanye, bakurikirana ivyigwa koko nk'abiga bakuze.

Umuntu yambaye umwambaro umufuka hose, umukingira umubiri wose eka no m'umutwe hari ikintu kimukingira, bishoboka ko hari ibintu ariko aravangavanga bishobora kumutera ingorane, canke ingwara nico gituma yagerageje kwikingira.

Abantu bigitsina gabo bishoboka ko ari abanyeshure bariko bariga mu vyo bari ko barakora harimwo ivyuma bashobora kuba bariko barabiterateranya canke bo bisambura canke bo bikoramwo ibindi bintu, kandi bambaye n'umwambaro uranga ibi bikorwa barimwo canke igisata bigamwo.

Abantu batari bake, abahungu n'abakobwa bavanzevanze bambaye umwambaro ubaranga usa n'ubururu, no mutwe barikingiye bihagije. Har'ivyuma bariko barateranya bishoboka ko ari nka'abanyeshure bariko bariga.

Abantu batari bake ariko batatu nibo baboneka, bose bambaye ibibakingira hamwe n'umwambaro w'akazi, bigaragara ko bari ahantu bariko baravura. Bishoboka ko ari abaganga canke ari abanyeshure bariko bariga ivy'ubuganga bari kwimenyereza.

abantu batari bake bicaye kumruongo imbere yabo hari ivyuma vyinshi cane bariko brapima nki rwara canke bariko baraba ikintu kanaka, harimwo ibintu vyinshi cane bibafsha gukora mamzi nibindi boneka ko abo bantu ari abanyeshure canke abandi bakora ivyubushashatsi no gupima ingwara.

Abantu batatu bigaitsinagabo na hoirya hariyo abandi bantu bataboneka neza abo batatu bicaye bari ku meza imbere yabo hari ivyuma bitandukanye harimwo n'icuma gikwega izuba n'ibindi bishoboka ko ari bijanye n'umuyaga nkuba.

Abantu batari bake imiyabaga bakaba bariko biga umwuga wo kubarira kubera ko barafatiriwe bose bafise ivyara ahandi bafise nimpuzu bariko barabarira

Inka babohesheje imigozi na canecane ku ruhande rwo mu mutwe, hamwe no ku maguru yayo, hari abantu hirya cane bose bambaye umwambaro wera derere, hakaba hariho babiri bariko barayikabakaba, bisigura ko ishobora kuba igwaye bariko barayivura.

ivyuma vyinshi cane bifata amasanamu hakaba hariho umugabo ari icuma kimwe ishoboka ko hari ahantu ariko ararabisha nk'umuntu ariko aravuga canke abandi bantu bari mbere bari nko mu nama canke bariko baraganira ku bindi bintu ka naka

Abantu batambaye umwanbaro w'ishure, ariko bigaragara ko ar'abanyeshure bo muri kaminuza bariko bariga, imbere har'uwuriko arabigisha, munyigisho ziwe atanga ,arakoresha n'ubuhinga bugezweho bwo kwigisha.

Icumba c' isomero kirimw' abanyeshure bane b'imiyabaga bambay' umwambar' ubaranga hirya hariy' abantu bataboneka neza, abo bane har'umwe muribo har' ikintu kimeze nk'icum' afashe kibakikuje, asankah' ari kubasigurira kubijanye n' ubushakashatsi bariko baragira cank' ivyirwa runaka kandi bafit' akanyamu neza bariko baratwenga.

Naho bavuga ngo abanyeshure bakiriko bariga ivy'ubuganga bataraheza ntibazi kuvura neza, ba banyeshure bobo baje bava muri kaminuza yitiriwe Karori ,baraye bapfuye neza mushiki wacu aho yararwariye mu bitaro.

Unomunsi munyubakwa zishure kaminuza yacu habereye inama idasanzwe ikaba yahuje abajejwe intwaro bomurako karere hamwe nabandi bantu batandukanye abaserukiye amashirahamwe atandukanye nabandi nabandi

Mumashure yisumbuye na kaminuza ubu imyuga ni myishi, hari abiga kubarira, hari abiga kubaza n'ibindi n'ibindi, aba nyeshuri bari mugisata co kubaza muri kaminuza y'imwaro usanga bafise ibikoresho, imisumeno, utwanajoro n'ibindi n'ibindi bikoreshwa mukubaza.

Mugihe tugezemwo mu kwigisha na cane cane muma kaminuza ntibisaba kurinda kwandika kukibaho harigihe umwigisha azana imashini nyabwonko canke mudasobwa akerekana ivyigwa vyiwe abirabisha kugitambara canke ahandi hose habigenewe.

Wamuhungu wokwa Baransata aho yiga mubijanye n'imyuga usanga afise umwete mwinshi cane niyo abandi banyeshure bari hanze wewe aguma yimenyereza kuvyuma asanzwe yigirako.

Umusi wa mbere ntangura kwiga muri kaminuza naciye mpura n'abagenzi batari bake kabura ni we yaciye abo mugenzi wanje gusumba abandi bose, ariko ikindi n'uko naciye mpura na maragarita namuheruka kera yaje yambaye ijipo yirabura n'agapira karimwouturongo, kandi yaraberewe.

Inyubakwa ya kaminuza yacu irateye igomwe irabereye ijisho ntiworaba iyo hashitse ntiwosubira kwiyumvira kwiyo nyubakwa iri mu burundi, kuko igizwe n'amatafari akomeye cane ivyuma hirya no hino, kandi irayagayaga iyuravye ibiyo vyayo.

Mu makaminuza amwamwe mu Burundi hasigaye harimwo ibisata vyigisha gucapa no gusiga amarangi, no muri kaminuza yacu ico gisata kirahari nico gituma wa muhungu wa Ndimbati nawe nyene yahisemwo kuja ivyo gucapa no gusiga amarangi no muri kaminuza murico gisata.

Abantu batatu harimwo igitsinagore, bambaye imyambaro yera derere, babiri muribo bambaye n'udufukamunwa bariko barihweza utuntu bigaragara ko bariko baragira ubushakashatsi kanaka canke hariho ivyo bariko barapimisha, kuko n'inyuma yabo hariho abandi bashobora kuba ari abanyeshure bigana.

Bahati na Kamikazi baravukana , kandi basanzwe bigana iyo biga kw' ishuri i Bujumbura. Iyo baje mu buruhuko, bama bagenda mu mirima yabo , bakayisuzuma kugira barabe ko atakibazo kihari , kubera ko iyo biga basanzwe bari mu gisata kijanye n' uburimyi n' ubworozi.

Mu makaminuza nka yose usanga abanyeshure baho batandukanye n' abanyeshure bo mumashure yisumbuye canke y' intango haba munyambaro munyifato uko bakora imishatsi n' ibindi n' ibindi.

Umusi wambere ntangura kuja kwiga ibijanye no gukora ivyuma, n'ibindi bintu bitandukanye, narakangutswe cane ,kubera ko igihe nariko ndavyihweza, ingene bikora umuriro waciye waka nanje ntavyo nari menyereye.

Abanyeshure biga imyuga na canecane abo muri kaminuza, usanga bafise umwete mwinshi cane, birasaba kandi kudasamara iyo bariko bariga, kuko nk'iyo bariko barateranya ivyuma, canke bakora ibintu bitandukanye, bisaba ko bibuka mu nyuma ivyo baba bakoze, kugira ngo ntibahave bakora ibitari vyo.

Rimwe rimwe muri kaminuz' aho niga, abanyeshure bari mu gisata c' ubuvuz' usanga bar' aho bakorer' ubushakashatsi bwabo bwo gupim' ingwara zitandukanye, usang' imbere yabo har' ivyuma, inyuma hos' ibikoresho vyose bikenewe biba bihari.

Unomusi ya nka yacu yari yagwaye ingwara bita isuna twahalagaye umuganga umugenzi wacu ngo ayisuzule aca aza azananye nabaganga benshi tumubajije igituma aca atubwira ko ari abanyeshure baba Ganga bibitungwa Ariko baciga Ariko bariko batimenyereza.

Mwishure kuri kaminuza aho twiga turakwirikira cane ntaruyogoyogo usangaho ariko ntibitangaje kuko twese twiga dukuze kandi turazi icatuzanye arinaco gituma ukunda gusanga turonka n'amanota menshi cane ashimishije.

Kigeri ni umunyeshure wo muri Kaminuza ari mugisata kijanye kubuhinga ko guteranya ivyuma bitandukanye iyo umusanze aho yigira usanga adakubita nurugohe usanga Ariko arasubiramwo ivyo umwigisha aba yabigishije.

Kuva kera tukiri bato hari uwitwa nta kirutsa imana umugenzi wanje mwene kanyamabinga iyo hageze ko dukenera udutebe twicarako yara tudukorera tugatangara, rero n'ubu ntibitangaje kubona ari wo mwuga yahisemwo nk'igisata co kwiga muri kaminuza.

Abantu benshi bambaye umwamba rusa n'ubururu bishoboka ko hari abanyeshure bari mu vyirwa bijanye n'ubuhinga, kuko hino yabo hariho n'imashini bishoboka ko ari iyo bakoresha iyo bariko bariga ivyo vyirwa.

Kwishure aho niga mu gisata c'ubushakashatsi n'ubuhinga iyo turi mu cirwa kijanye n'ubuhinga hari igihe umwigisha adushira mu migwi akaduha umurwi wose akamashini akaduha ivyo dukora iyo rero turi muri iyo migwi nkunda gusanga ndikumwe nabigeme gusa baca bampitamwo ngo abarije nza gusigura ivyo twakoreye mu migwe.

Barankitse arakunda gusamara mw'ishure naho yiga muri kaminuza. Turigana yiyicarira inyuma mw'ishati yiwe yera rero iyo dutashe ndakunda kumuhanura kugirango aze arareka kuvuga no gusamaza abandi banyeshure.

Kw' ishuri iwacu aho abanyeshure basanzwe bigira, bakanahakorera n' imyimenyerezo ijanye n' ubushakashatsi, mu gisata cabo, uhasanga ama mashini menshi cane n' utundi twuma twinshi cane, nivyo biheza bikabafasha iyo bari muri ivyo vyirwa.

Ishure kaminuza ryigisha ivy'imyuga ry'imakamba ryaraye rirose amamashini meshi cane yokwigirako nacanecane abanyeshure biga ibijanye n'ubuhinga wamusanga misiyose hariho umunyeshure nimiburiburi umwe ariko ayimenyereza gukoresha icocuma.

Iterambere ryaraje, kuko ubu haba mu mashure y'intango, ayisumbuye na kaminuza, hamwe hamwe urahasanga abanyeshure bariko barakurikirana umwigisha, bafise za mudasobwa imbere yabo.

Abanyeshure bomuri kaminuza biga mugisatcibijanye nimyuga yugukora ivyuma bitandukanye kubaka kubaza nibindi wamubasanga aho bariko baragira imwimenyerezo murivyo vyirwa vyabo ntibakubita nurugohe kubera barabikunda cane

Abigisha bacu, harigihe usanga bihagarariye imbere yaho twigira, Umwigisha umwe, aduha icigwa c'ubushakashatsi n'ubuhinga usanga yambaye umwambaro utandukanye nuw'abandi, wera derere.

Uno munsi munsi Kanyange, yararamutse arangiza amashure yiwe muri kaminuza, nico gituma yariko arerekana ivyo yize ku mugaragaro, natwe twamuteze amatwi ahejeje tumukomera amashi, harimwo n' incuti n'abagenzi, abigisha nabo bamuhaye cumi n' umunani ku mirongo ibiri.

Yanka yacu mbabazi imaze imisi itameze neza arinaco gituma unomusi abaganga bari baje kuyisuzuma. Mur'abobanganga harimwo n'abanyeshure biga muri kaminuza yitiriwe umweranda Mikaheri.

Iyo bariko barateranya icuma n'ikindi canke barakora ikintu cose gikozwe mu cuma nk'imeza n'ibindi, bakoresha igikoresho cabigenewe bacometse mu muyaga nkuba kandi rimwe rimwe iyo bariko barabikora hari gihe usanga haka mucanwa canke amasase.

Kw'ishuri wacu aho niga muri kaminuza .Kwizera numwigeme akerebutse cane ni we twatoyengwa duserukire ntitwigera turenganywa kubera ko acahaguruka akatuvugira akadusabira ibikenewe canke akadusabira kurenganurwa iyo twarenganijwe.

Uno musi abahinga batandukanye babafundi mu bijanye n'ukwubaka bari bashitse mu kibo kaminuza yitiriwe umwera nda mikayeli kugira ngo barabe ingene bobandanya inyubakwa yarisanzwe iriko irubakwa ikaba yarice iriye hagati.

Inyubakwa yishure kaminuza y'Imwaro yubatse muburyo butangaje cane ntiwokwibaza ko arinyubakwa zishure gusa ahubwo wokwibazako arinyubakwa yubushikiranganji kanaka.

Naho amasomero yose yo muri kaminuza yacu usanga aharangwan'isuku ridasanzwe ahasanzwe hakorera uwujejwi vyirwa hoho si ko biri, kubera ko usanga ibintu bimwe bimwe bisanzaye, kandi no hasi harabomaguritse bisaba ko buhasubiramwo.

Haba mu mashure yisumbuye aya kaminuza canke ayandi y' imyuga asanzwe usanga abanyeshure baho bambaye ibitandukanye n' abanyeshure bo muyandi ma shure kubera n' ivyo bakora biba bitandukanye vyinshi babikoresha amaboko kandi rimwe rimwe hari igihe biba bicafuye.

Mu gisata c'imyuga aho bigira ibijanye no guteranya ivyuma no gusubiramwo canke gukora amamodokori usanga hariho ivyuma vyabigenewe vyinshi cane bakoresha iyo bariko bariga ibijanye n'ibiri murico gisata.

Muri kaminuza ubu harijukiwe igisata kijanye no kwiga ibijanye no gusudira ivyuma, abanyeshuri barabihurumbiye ku bwinshi mu gihe ca none, kubera ko na kare bavuga mu kirundi ngo umwuga urakiza.

misi yose iyo hageze ko tugenda kugira imyimenyerezo mu bitaro bitandukanye tuvuye aho dusanzwe twigira muri kaminuza yacu yigisha ivy'ubuganga badusaba kwambara imyambaro yeraderere haba no mu mutwe kandi tugashira ko n'ubufukamunwa